Kuni, kubbaawwan fi meeshaalee biroo ispoortii gosa garaa garaa ittiin taphachuuf barbaachisanii dha? Meeshaaleen kunneen, kan akka ; kubbaa miilaa, kubbaa harkaa ,golfii kanneen biroo taphachuuf fayyadu. Ispoortiiwwan kunneen akka kamiin taphatamu?

Dubartiin tun uffata aadaa saba oromoo uffattee dhaabbattee jirti. Uffanni isheen uffatte halluu akka adii, diimaa, guraachaa fi kanneen biroo of irraa qaba. Dubartiin tun adda ishee irratti faaya oromoo godhattee jirti. Gosootni uffata aadaa oromoo maal fa'aadha?

Kun uffannaa qulqulleessuuf akkasumas meesgaale adda adda itti qulqulleessuf kan nuu fayyadu bifa dhangala'aa kan qabu yoo tahuu laargoo jedhama. Laargon kunis caalmatti uffanna adiif ni fayyada. Haalli qulqullina isa maal fakkaata?

Kan nutti mul'achaa jiru firii biqilaa baay'ee namatti tolu kan maqaan isaa Avokaadoo jedhamuudha. Avokaadoon kun halluu magariisaa kan qabu yammuu ta'u baqaffamee jira. Avokaadoon faayidaa akkamii namaaf kennuu danda'aa?

Asxaan kun, kan kilabii kubbaa miilaa Daddabiit jedhamuuti. Kilabiin kun dursee teessoon isaa magaalaa Finfinneetti kan argamu yoo ta'u, yeroo ammaa kana kilabichi teessuma isaa gara Maqaleetti jijjiireera. Kilabiin kun, maqaa isaa maal irratti hundaa'ee moggaase?

Kun, maxxansa miidiyaa OBN jedhamuuti. Gaazexeessitoonni kun, kan miidiyaa kanaa yoo ta'an ,OBN miidiyaa qabeenyummaan isaa kan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaati. Maxxansi kun, oduu waa'ee beekamtii argachuu miidiyaa OBN ti. OBN erga hundeeffame waggaa meeqa guuteera?

Haadha waatii elmaa jiran agarra. Harmeen tokko uffata mataatti marattee sa'a diimtuu gaafa qabdu teessee qabeetti aannan keessaa elmaa jirti. Naannoo sa'a kanaa dhagoonni muraasni ni jiru. Waatiin sa'a kanaa raaja moo jibicha ta'uu dandeessii?

Kun maashinii ammayyaa buna tumee, bulleessee daakuu gochuu danda'uudha. Maashiniin kun sibiila irraa kan hojjetame ta'ee annisaa elektirikii fayyadamuudhaan kan hojjetuudha. Bunni akaa'ame maashinii kanatti nam'ee jira. Maashiniin kun adeemsa akkamiitiin hojjeta?

Suuraan kun kan inni ibsu iddoo bu'ee yookiin mallattoo miidiyaa Oromiyaa yoo ta'u saganttaa karaa foddaa Televizyiyoonii dhiyaatu dha. Yeroo ammaas odeeffannoowwan sinbirttuufi barnoota dabarsan garaagaraa Afaan Oromootiin saba Oromoo biraan ga'uun shoora olaanaa taphataa jiruu. Miidiyaan kun bara meeqa jalqabamee ?

Qaamoleen nageenya kabachiisan bakka murtaa'aa qofaatti osoo hin taane gabaa keessatti jeequmsi adda addaa akka hin uumamnee fi namoonni bakka qabatanii fi meeshaalee daldalaniif qaraxa akka kaffalan taasisu. Hojiin qaamolee seeraa kan biroon maali?

Namoonni asirratti argaa jirru kun namoota baayyatanii dhaabbatanii jiranidha. Namoonni kunneen wal qindeessanii karaa nagaa yookiin karaa seera qabeessa ta'een sagalee isaanii dhageessifachaa namoota jiranidha. Waayee dhimma maaliirratti sagalee isaanii dhageessisaa jiru laata?

Suuraan kun kitaaba mata dureen isaa wareegama kaayyoo jedhudha. Kitaaba afaan biraa irraa gara afaan Oromootti hiikamedha. Suuraan dubartii rifeensa dhahattee, callee rifeensaa akkasumas kan mormaa naqattee fuula boo'ichi irraa mul'atuun argamtus ni argama.

Baadiyyaatti namoonni midhaan gaafa sassaaban bara durii namatuu baata ture yeroo ammaa kanatti immoo harree fi gaariidhaan midhaan xaafii fe'uun ni Jira. Kunis haadholii dadhabbii oolcha. Naannoo keetti midhaan maaliin fe'uun?

Hoomaan leenjitoota raayyaa ittisa biyyaa leenjii isaanii xumuranii yeroo gorsa fudhachaa jiraniidha. Leenjitoonni kunneen keessaa warri dhiiraa rifeensa aaddatanii jiru. Akkasumallee naannoo isaaniitti biqiloonni halluu magariisaa argamaa jiru. baayyinni namoota kanaa meeqa tahuu danda'u?

Fakkiin kun suuraa barjaa miidiyaa beekamaa Oromoo kan ta'e OBS ti. Suuraa kana irratti halluu gosa adda addaa sadiitu jira. isaanis: gurraacha, magariisaa fi cuquliisa. Miidiyaan kun yeroo hammaa kana maal irra jira?

Biqiltuun kun buna yoo ta'u buna guuramuf gahe kan halluu diimaa qabu of irraa qaba. Bunni yeroo gahu halluu diimaa godhata. Bunni dhugaatif akkasumas sharafa biyyaa alaa argamsiisuu keessatti gahee qaba. Faayidaan bunni qaama namaaf qabu maalidha?

Burtukaana, biiraa, dhugaatii ispiraayitii jedhamuu fi kan biroo argina. Dhugaatiin kan isaanii kan nama macheessanidha; kaan isaanii immoo nama hin macheessan. Dhugaatii kanneen kan nama macheessanii fi hin macheessine tarreessuu ni dandeessaa?

Isheen kun shamarree bifa aadaatiin faayamtee jirtuudha. Morma isheetti amartii hidhattee, harka isheettis faayaa bifa adii qabu godhattee jirti. Gateettii isheerra shaashii diimaa buufattee, dabbasaa ishee immoo shurrubbaa dhahattee jirti. Shamarreen kun aadaa saba kamiitiin mul'attee jirti?

Oromiyaan sirna daldalaa yookiin bittaa fi gurgurtaa ishii hoogganuuf biiroo mataa ishii dabda'e ni qabdi. Alaabaan kun Biiroo Daldala Oromiyaa agarsiisa. Biiroo fi ministeerota garaa garaa qabaachuun naannoo kana biyya of dandeesse gochuu danda'aa?

Kun, nama uffata cuquliisa fi kophee adii bareedaa ta'e uffatee daandii cinaa teessoo irra taa'ee jiruudha. Namni kun, qaamni isaa walakkaan qofti kan mul'atu yoo ta'u, kophee isaatu akka mul'atu barbaadame. Kopheen kun, dhaabbata kamiin oomishame?

Iddoo kanatti kan argaa jirru mana hanga xiqqaa alaabaa Abbaa Gadaan faayyamee jiru kan Killaan isaa illee dhagaa ta'etu argama. Mooraa mana kanaa keessa mukkeen ni argamu. Manni kun mana maaliiti?

Kun shamarree bareedduu uffata aadaa Oromoo Arsiitiin faayamtee jirtuu dha. Oromoon Arsii aadaa fi dhuudhaalee garaagaraa kan qabu yoo ta'u, isaan keessaa tokko aadaa uffannaa ti. Arsiin Finfinnee irraa gara kamitti argama?

Nama hojii hojjachaa jiru argaa jirra namoonni kun baayyinaan Nama sadidah. Namoonni kunneen hojiin isaan hojjachaa jiran ammoo hojii ijaarsaati. Ijaarsi kun ammoo ijaarsa manaa yoo ta'u, ijaarsa mana jireenyaati.

Dabtara yaadannoo itti qabatan walirra naqamanii jiru. Dabtaroonni kunneen halluu adda addaa qabu. fakkeenyaaf kan dhaabbachaa jiru halluu magariisa kan qabu yoo ta'uu kanneen waliirra ciisaa jiran keelloo, diimaa fi halluwwan biroodha. Gatiin Dabtara tokkoo meeqa ta'a?

Mana keessatti meeshaaleen mukaa waan hedduu ittiin tolchuuf ni gargaaru. Meeshaaleen mana keessatti wantoota keessa kaawwannu kan akka saanduqaa fi mana keessa ol dhaabbatudha. Maqaan meeshaa manaa kanaa maal jedhamaa?

Harmootiin aadaa biyyaa fi naannoo isaanii hordofuu ni jaallatu. Harmootiin kun mataa isaaniitti shaashii uffatanii, faaya mormaa godhatanii walitti odeessaa jiru. Dubartoonni qomoo naannoo kamiiti? Aadaa naannoo kamii hordofaa jiru?

Rifeensa gavaa kan qabdu, uffata qaama ishii muraasa argisiisu uffattee kan jirtu, shamarree faaya miidhaginaan kuulamtee dhaabbattu argina. Shamarreen kun callee dheeraa morma ishii irraa qabdi. Ati uffata akkasii ni jaalattaa?

Barjaan kun barreeffama afaan oromoon barreeffame mana barumsaa xiquur Anbassaa sadarkaa 2ffaa jedhu of irraa kan qabudha. Barjaan kun halluu gurraacha irraa kan hojjetamedha. Manni barumsaa xiquur Anbassaa dhaloota qaruu keessatti gahee akkamii qaba?

Namni kun nama siyaasaa fi itti gaafatamaa raayyaa ittisa biyyaa yoo ta'u maqaan isaa maarshaal Birahaanuu Juulaa jedhama. Maarshaal Birahaanuu Juulaa nageenta biyya tanaa eegsisuu keessatti nama gahee ofii taphachaa jirudha. Hoji gurguddoo maarshaal Birahaanuu Juulaa hojjetan maal fa'aadha?

Muummichi Ministeeraa Itoophiyaa Doktor Abiy Ahimed haasawaa isaanii irratti akkas jedhan "dhaloonni biyya isaanii jaallatan har'a hojjetaanii boriif bu'aa buusanii darbuun irra jiraata". Dhaloonni kun biyya isaaniif bu'aa akka buusaniif hoggantoonni biyyaa maal gochuu qabu?

Namoonnii iddoo lafa tabba ta'ee fi marga lalisaa fi mukkeen qabu keessa deemaa jiru. Iddoo kun baayyee kan bareeduu fi nama hawwatudha. Margi harama biyyee ittisuu ni danda'a. Faayidaan biqiltootaa maalidha?

Mana daabboo fi keekii kan namni itti daabboo gosa adda addaa keessatti gurguru daldala nama dhuunfaa kan baay'ee bu'a qabeessa ta'ee fi uummata naannoo immoo tajaajila soorataatiin deeggaruuf kan ooludha. Maashiniin daabboo tolchu qarshii meeqaa?

Humnoonni nageenyaa meeshaa waraanaa aggaammatanii jiru. Humnoonni kun uffaataa fi kephee wal fakkaataa uffatanii jiru. Akkasumallee duuba isaanii namoonni muraasni gaaddisa mukaa jala jiru. Namoonni kun qawwee maalitti dhukaasaa jiru?

Dubartiin tun uffata aadaa ummata Itiyoophiyaa uffattee teessee kan jirtudha. uffanni isheen uffatte jirtu halluu akka diimaa, adii fi gurraacha of keessaa kan qabudha. uffanni aadaa ummata Itiyoophiyaa yeroo akkamii uffatama?

Qamadiin midhaan nyaataa kan wantoota hedduu hojjachuuf akkasumas dhangaalee nyaataa qaama keenyaaf barbaachisan keessaa kan anniisaa cimaa of keessaa qabudha. Qamadiin kan oomishamu bakka maraatti osoo hin taane bakka akkamiiti jettee yaaddaa?

Barjaan kun maal jedha? Barjaan kun barreeffama afaan oromoon barreeffame kiliinika jalqabaa Hiwoot kan jedhu of irraa kan qabudha. Barjaan kun halluu akka adii, diimaa, cuquliisa, fi gurraacha of irraa qaba.

Sibiila callaqisaa halluu adda addaa qabu kan maqaan isaa 'CD' jedhamu kan kompiteera keessa galchuuf fayyaduudha. meeshaan kun yeroo baay'ee kompiteera keessatti akka kuusaa yaadannooti tajaajila. Meeshaan kun jalqaba maal irraa hojjetamaa?

Nyaanni kun nyaataa baay'ee filatamaaf kan fedhii nyaataa namaa kan banuudha. Nyaanni yeroo ciree ganama irratti kan dhihaatu ykn kan qophaa'uudha. nyaanni kun daabboo lamaaf ittoo shiroodhaan kan qophaa'ee kan jiruudha. Nyaanni kun eenyuf qophaa'e? Yoom qophaa'e?

Suuraa kanarraa kan argaa jirru suuraa bineensota bosonaa kanneen isaan kormaa gaafa dheeraa qabanii fi isaan dhaltuun gaafa hin qabnedha. Bakki bineensonni bosonaa kun itti argaman immoo mukkeen baay'een kan marfamedha.

Bakki kun, bakka gabaa konkolaattonni baay'een fi namoonni lakkoofsaan baay'ee ta'an asii fi achi hojiidhaaf socho'aa jiran yoo ta'u, harreewwan bishaan waraabuuf adeemanis ni mul'atu. Bakki kun, bakka namoonni haala jireenya akkamii keessa jiran keessa jiraatanii dha?

Iddoo kanatti kan argaa jirruu suuraa qaruuraa sadii kan dhugaatii lallaafaa of keessaa qabu ta'aa jiruudha. Akkasumallee meeshaan afaan bal'aa tokko duuba qaruuraa kanaa ta'aa jira. Dhugaatiin qaruuraa kana keessa jiru maali?

Simannaan atileetotaa jechuun kabaja namoota biyyaaf bakka bu'anii fiiganiif taasifamu kan atileetota biyya keenyaaf yeroo hedduu godhamuu fi yeroo isaan injifatanii gara biyyaa deebi'anidha. Atileetotaaf simannaan yeroo biyya deebi'an maraa ni taasifamaafii?

Meeshaan halluu adii qabu waan akka sibiilaa tokkootti maramee jira. Meeshaan inni itti maramee jiru kun gama tokkoon hallu gurraacha qaba. maqaan meesha itti maramee jiru kun maal jedhemee waamama?

Fardeen meeshaalee adda addaan faayyamanii sadii tahanii fe'umsaan dhaabachaa jiru. Faayyaan farda tokko halluu diimaa qaba. kanneen kaan immoo faayyaa halluu adda adda ofirraa qabu. Fardeen kunniin gaallabsiisuun ni dandahamaa?

Qonnaan bulaan tokko sangaa gurraachaaf xiilloo walitti camadee ittiin qotaa jira. Qote bulaan kun mataa isaarra kephee kaawwatee qonnaa qotaa jira. Qonnaan bulaan kun ooyiruu qonnaa isaa kanarraa galii hammamii argata?

Taphattuu kubbaa miilaa yeroo hammaa mooraa kubbaa miilaa biyya Ingilizii keessatti argamuu 'Chelsiif' taphachaa jirtuudha. Maqaan ishee Naahomii Girmaa jedhamti. Lammummaan ishee kan biyya keenya Itiyoopiyaati. uffata halluu adii qabu uffachaa jirti. Taphattun kun biyya keenyaaf taphachuu dandeessii?

Gosa simbirroo bullaallaa jedhamtu kan dhagaa irra qubattee jirtudha. Gosti simbirroo kanaa baay'inaan naannoo qilleensa gammoojjii fi badda daree keessa kan jiraatanidha. Simbirroon kun biyyoota addunyaa keessaa eessa eessatti baay'inaan faca'anii argamu?

Namoonni hedduun gaaddisa mukaa jalatti walitti qabamanii jiru. Baay'een isaanii taa'anii, kaan immoo dhaabbatanii jiru. Namni tokko immoo doqdoqqee yaabbatee dhaabbatee jira. Bakki isaan itti walitti qabamanii jiran daandii cinadha. Walitti qabamanii maal hojjetu?

Suuraa kana irraa meeshaa afaan bal'aa qabu keessaa buunni jabanaa halluu gurraacha qabutti buufamaa jira. Aarrii buna sanaa jabanaa keessaa ol aaraa jira. Bunni jabanaatti naqamaa jiru kun jabanaa biraatti danfee?

Baadiyyaatti namoonni gabaa yoo deeman hedduun isaanii ba'aa baachuu irra midhaanis ta'ee meeshaalee adda addaa harreetti fe'uun warri kaan immoo farda yaabbachuun adeemu. Namoonni baadiyyaa gara gabaa gaafa deeman maal gochuuf deemu?

Kun hoteela sadarkaa isaa eeggate kan namoota hedduu qabachuu danda'uudha. Barcumaafi minjaalonni hedduun qulqullinaan kaa'amanii jiru. Minjaalonni hundumtuu uffata adiidhaan golgamanii jiru. Keenyan manichaa halluu bifa burtukaanaa qaba. Hoteelli kun tajaajila akkamii kenna?

Suuraan kun kophee ijoollee dubaraa lama ta'ee ta'aa jiruudha. kopheen kun baayyinaan naannoo manaatti kaawwatama. Kopheen kun irri isaa halluu adii qaba. Lakkoofsi faana kophee kanaa abbaa meeqaa ta'uu danda'aa?

Shubbistoonni Oromoo aadaa fi duudhaa isaanii kabajuu keessatti gahee guddaa kan taphatanidha. Shubistoonni kun uffata aadaa wal fakkaatu uffatanii, shimala qabtanii, gaachanas qabatanii shubbisaa jiru. Shubbistootaa naannoo kamii sitti fakkaatu?

Dubartoonni kunneen uffata aadaa saba oromoo uffatanii kan jiran yoo ta'u harka isaanitti siinqee qabatanii jiru. Uffanni isaan uffatan halluu akka gurraacha, diimaa, adii, magariisaa fi kanneen biroo of irraa qaba. Siinqee oromoo biratti hiika akkamii qaba?

Manni nyaataa kun beeksisa afaan Amaaraan barreeffameeru qaba. Qulqullina harka isaanii nyaata duraa fi nyaata booda ta'us, meeshaa bishaan baatu balbala irra ni jira. Mana nyaataa kanaatti ciree qofaatu argama sitti fakkaataa?

Jabanaan meeshaa suphee irraa hojjetamudha. Harmeen kun ogummaa suphee kana dhahuu irratti argamti. Madda galii jireenya ishii akka ta'e ni hubanna. Supheen jaabanaa dhahu naannoo kee ni jira? Atihoo akkami suphee ni dhooftaa?

Kun gosa bineeldotaa keessaa tokko yoo ta'u, kan namaa wajjin madaquun manatti galuudha. Maqaan isaa adurree jedhama. Dhagaa irra taa'ee as ilaalee jira. Bifa daalachaafi gurraacha wal makaa ta'e qaba. Adurreen tajaajila akkamii namaaf kenna?

Qamadiin gosa midhaanii waqtii bonaa fi waqtii gannaa oomishamuu danda'udha. Yeroo bonaatti jallisiin, yeroo gannaatti immoo rooba gannaan oomishama. Qamadiin kun gogee haamamuuf qophaa'ee jira. Namoonni naannoo kee qamadii daboodhaan haamuu?

Oomishni kun, oomisha firii kuduraa fi muduraa gabaatti konkolaataa muka irraa hojjatame irra taa'ee gurguramaa jiruu dha. Firiin kun, firii burtukaanaati. Namoonni hedduun, bakka kanatti asii fi achii socho'aa jiru. Bakki kun, magaalaa kamitti argama?

Naannoon uumamaa as irratti arginu kun, naannoo akka kamiiti? Biqiloota fi marga akka kamiitu bakka kana jira? Samiin naannoo kanatti arginu kun, samii haalluu akka kamii qabuu fi waqtiin kun waqtii kamiidha? Miidhagina as irratti mul'atu kana akka kamitti ibsita?

Isaan kunneen hordoftootaafi tajaajiltoota amantaa Ortodoksii Tewaahidooti. Uffata seeraa amantaan isaanii heeyyamtu uffatanii jiru. Baay'een isaanii immoo uffata faarfannaan ittiin faarfatamu uffatanii gonfoo godhatanii jiru. Amantaa Ortodoksii keessatti gonfoo godhachuun hiika akkamii qaba?

Fakkii amantoonni Ortodoksii baayyatanii uffata adii uffatanii akkasumas harkatti ifaa qabatanii argamaa jiru. Namoonni kun baayyeema humnaa ol walitti gobbatanii jiru. Amantoonni kunniin baayyinni isaanii osoo lakkoofnee meeqa ta'uu danda'uu?

Nyaatonni saamsamanii fi haguugamanii suuqii keessatti gurguraman nyaatota akka kamiiti? Faayidaa fi miidhaan nyaatota saamsamanii gurguramanii maal faa dha? Nyaata saamsuuf haalaa fi adeemsa akka kamiitu barbaachisa? Maqaan nyaatota kanaa maal faadha?

Kun, maxxansa beeksisaa kan daldalaati. Beeksisni kun, kan beeksisaa jiru dibata zayitaa kan rifeensaa fi gogaati. Beeksisni kun, namoota lama saalaan dhiiraa fi dubara ta'aniin bebeeksifamaa jjra. Faayidaan dibata zayitaa gogaa fi rifeensaaf maalidha?

Daandii magaala keessa qaxxaamuru, kan namoonniifi konkolaattonni miilla sadii irra jiran. Biqiloonni magariisni qarqara daandii gamaa fi gamanaan magaalattiif simboo kennanii jiru. Bu'uuraa misooma magaalaa keessaa inni guddaa fi inni ijoon Isa kamidha?

Kun gosa midhaan nyaataati. Firiin isaa sirriitti naqatee, bilchaatee boquun isaa gadi jedhee jira. Cina isaatiis gosa isaa baay'eetu jira. Baala dhedheeraafi magariisa ta'e qaba. Maqaan midhaan kanaa maal jedhama?

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa kopheeti. Kopheen kun ammoo kophee baayyee miidhagduufi yeroo baayyee dhiironni godhatanidha. Kophichi ispoortiifis ni ta'a. kopheen kun halluunsaa kan akkamiiti?

Kun luboonni, diyaaqunoonni, tajaajiltoonniifi hordoftoonni amantaa Ortodoksii Tewaahidoo yeroo ayyaana kabajaniidha. Uffata amantaa isaanii uffatanii, meeshaalee amantaa tajaajilaaf oolan qabatanii taabota galaana irratti bobbaasaa jiru. Amantoonni kunneen maaliif galaana irratti taabota bobbaasu?

namoonni kun lamaan uffata aadaa ummata kibbaa uffatanii dhaabbatanii kan jiranidha. uffanni isaan uffatan halluu akka keelloo, diimaa, adii fi gurraacha of keessaa kan qabudha. iddoon isaan dhaabbatanii jiran margaan kun uwwifamedha. uffanni aadaa ummata kibbaa kun kan saba kamiiti?

Ogeessota elektirikii ijaaraniin kan qophaa'e, motora ibsaa bakka bal'aa murtaa'e tokkoo argina. Motorri elektirikii kun barataa ogummaa kana barateen hoogganama. Kuni biyya Itoophiyaa keessatti waan babal'achaa jirudhaa? Atihoo barataa waanta kanaatii?

Meeshaaleen mana keessaa kan nyaata keessa keenyu gosoota hedduutu jiru. Yeroo tokko tokko nyaata meeshaalee saahinii akka golboo kan sibiila irraa hojjatamee fi qadaada qabu keessa kaa'ama. Mana keessanitti nyaatni maal keessa kaa'amaa?

Meeshaaleen manaa mukarraa tolfaman kanneen akka teessuma dalgee meeshaa irra kaa'uuf oolu akkasumas teessuma hirkoo kan namoonni irra taa'uuf itti fayyadamanidha. Teessoo dalgee kanarra meeshaalee hedduu kaa'uu dandeenya. Meeshaalee manaa mukarraa hojjachuu dandeessaa?

Meeshaan kun kan baay'ee miidhaguu fi bareedaa kan baay'ee nama hawwisiisuudha. bifti isaa halluu marga kan taheedha. garasiif garanaan waan akka qabannoo kan fakkaatu ofirraa qaba. akkasumallee qadaada bareedaa tahe kan qabuudha. qodaan kun kan eenyuti? Maaliif fayyada?

Kun Yuunivarsiitii Salaalee Kolleejjii Injiinaringiifi Teekinooloojiitti, barjaa laaboraatoorii Injiinaringii Haayidirooliksii agarsiisuudha. Barjaan kun aasxaa Yuunivarsiitii Salaaleefi barreeffama afaan Ingilizii halluu diimaadhaan barreeffame ofirraa kan qabu ta'ee, keenyan irratti maxxanfamee jira. Yuunivarsiitiin Salaalee damee Injiinaringii meeqa barsiisa?

Meeshaan haalluu diimaa fi gurraacha qabu kun maqaan isaa fi faayidaan isaa maali? Meeshaan kun, oomishoota akkamii irraa hojjatama? Meeshaan kun, nyaata akka kamii qopheessuuf oola? Meeshaan kun, humna maalii fayyadamuun ittoo qopheessuuf fayyada?

Namni kun qabsa'aa saba oromoo maqaan isaa Waaqoo Guutuu jedhamudha. Waaqoon Guutuu iddoon dhaloota isaa Baalee yoo ta'u nama warroota saba oromoo cunqursaa turan falmaa turedha. Waaqoo Guutuu hojii akkamii saba oromoof hojjete?

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu; fiicharii "Addis Ababa university" yommuu ta'u, Alaaban Itoophiyaa kan argamufi namni harkasaa minjaala irra godhatee taa'u illee kan mul'atu kan nutti agarsiisufi hubachiisudha.

Manni kun mana qorqoorroo halluu magariisa qabu irraa kan ijaarame yoo ta'u gidduu isaa irraa halluu alaabaa abbaa Gadaa kan ta'e wal duraa duuban gurraacha, adii fi diimaa of irraa qaba. Alaabaan abbaa Gadaa hiika akkamii qaba?

Lukkuunwwan kun gurguramuuf moo horsiisuuf walitti qabamanii jiru jettee yaadda? Lukkuu biyya eessaatis? Foon handaaqqoo maaliif nu fayyada? Miidhaan foon lukkuu nyaachuutiin dhufu maali? Yoo nyaata foon kanaa dhabnes dhibee akkamiitu nu qaqqaba?

Kun, muka keessatti midhaan garaa garaa fi wantoota biroo keessatti tumuuf fayyaduudha Mukni kun, maqaan isaa mooyyee kan jedhamu yoo ta'u, mooyyeen kun hammaan xiqqoo waan ta'eef wantoota akka bunaa tumuuf oola. Mooyyeen maal fayyadamuun keessatti tumama?

Oomisha biqiltuu qaaraa ooyiruu lafaa qophaa'e irra dhaabamee firii godhatee jiru. Qaaraan nyaata ittiin akka nyaannuuf akkasumas yeroo gogu daakamuun ittoo qopheessuuf gargaara. Qaaraan ooyiruu lafaa akkamii irratti sirnaan firii gaarii kennuu danda'a?

Shamarran afurtu sirbaa jira. Shamarran kunniinis lama lamaan uffata sirbaa wal fafakkaataa uffatanii sirbaa jiru. Hurriin yookaan aarri wayii duuba isaaniitti ni mul'ata. Bakki kun eessa? Aadaan shubbisaa akkasii kan biyya kamiiti?

Xiyyaarri kun, xiyyaara geejiba namaa qilleensa irra balali'aa jiruu dha. Xiyyaarri kun, qabeenyummaan isaa kan daandii qilleensaa Itoophiyaa yoo ta'u, haalluuwwan magariisa, keelloo fi diimaa of irraa qaba. Daandiin qilleensaa Itoophiyaa bara kam keessa hundeeffame?

Meeshaa barreeffama kompiitaraaf gumaacha guddaa qabu, maqaan isaa gabatee ijoo(keyboard) kan jedhamudha. Gabateen ijoo kompiitaraa, wantoota keessa kompiitaraa sochoosan hedduu ofirraa qaba. Kompiitarri gabatee malee hojjechuu danda'u gara fuula duraatti ni uumama sitti fakkaataa?

Meeshaaleen ittiin bilbila keenya guuttannu sokkeettiiwwan adda addaa kanneen madda elektiriikii irraa gara meeshaalee elektirooniksii nuti barbaannuutti hamma nuti barbaadneen madaalee kan humna ibsaa ittiin nuuf gahudha. Humni ibsaa xiqqaan meeshaa keenya akka gahu akkamiin goonaa?

Faayaa baay'ee baareeduu fi ija namatti baay'ee kan tolu kan nutti argarsiisudha. Akkasumalle bakka faayaa kanatti yeroo cidhaa fi qophiin garaagaraa kan itti geggeefamudha. kanaafuu maqaan faayaa kana akka naannoo keessanitti mal jedhamuudhan beekama?

Manni wantoota naannotti argaman citaa fi mukkeen irraa ijaarame kun mana akka kamii jedhama? Manni kun hawaasa maal jedhamu yokin kutaa biyyatti kam keessatti ijaarama? Manni kun, naannoo baadiyaa moo magaalaa keessa jira?

Namni qaamni isaa miidhamaa ta'e qaamolee biraa maatii fi Hiriyoota isaa irraa gargaarsa barbaada. Keessattuu uummata keessa bahee ooluuf nama Isa dhiibuu fi kallattii itti agarsiisu qabaachuu qaba. Nama qaama miidhamaa akkamiin gargaartaa?

Isaan kun dargaggoota hedduu walitti qabamanii jiraniidha. Dargaggoota kana keessaa muraasni waraqaa harkatti qabatanii jiru. Namni tokko immoo isaanitti garagalee dhaabbatee jira. Duuba isaaniin gamoo guddaatu mul'ata. Dargaggoonni kunneen maaliif walitti qabamani?

Dubartiin umuriin xiqqoo taate kun, haalluu gogaa gurraacha qabdi. Dubartiin kun, teessee kan jirtuu fi rifeensa ishee harka isheetin sirreeffachaa urufa irra teessee kan jirtu yoo ta'u, kolfaa fi sibiila muka ittiin adda baasuuf oolu qabattee mul'atti. Dubartiin kun, naannoo kam jiraatti?

Iddoo kanatti kan argaa jirru fakkii dibata qaamaa kan halluu adii fi cuquliisa qabuudha. Dibatni kun qaama namaaf baay'ee mijata. Warshaan dibata kana oomishuun tajaajilu torbanitti galii hangamii dibata kana irraa argata?

Yaadannoon waantota yeroon sammuu ilma namaa keessaa baduu kanneen danda'an yeroof bifa barreeffamaan qabannee ittiin ol kaawwachuuf kan nu fayyadan yemmuu ta'an, yaadannoon kunneenis halluuwwan gosa garaagaraa qaba. Baayyinni yaadannoowwan kana meeqa?

Mucaa Farda gurraacha kooraan fe'ame yaabbatee jiru, kan harka isaatti ulee baatee jirudha. Naannoo mooraa manaa balbala dhaabbatee jira. Fardi tajaajila akkamii namaaf kenna? Fardi haala teessuma lafaa akkamii keessatti baay'inaan horsiifamee argama?

Boraatiin bara ammaa kan durii irraa kan ittiin adda ta'uu kan bara durii muka irraa soquun kan hojjatamuu fi Akka mi'a aadaatti kan fayyadu ta'ee kan ammaa immoo hucvuu irraayi. Boraatii ammayyaa ni fayyadamaa?

Iddoon gabaa kun gosoota kuduraalee fi muduraalee kanneen akka muuzii, burtukaana, paappayyaa, avokaadoo, maangoo fi kanneen biroo gurgurtaaf qophaa'e qabatee jira. Kunneen hundi isaanii akka galtee nyaatatti fayyadu. Faayidaan kuduraalee fi muduraalee maalidha?

Sa'aatiin harkaa gosoota hedduutu jira. Kan dhiiraa fi kan dubaraa illee bocaanis ta'ee halluun adda addadha. Dubartiin fuulduratti naannessitee yoo hidhattu dhiiraaf garuu karuma duubaati. Kaayyoon hidhannaa sa'aatii haala kanaa maal sitti fakkaataa?

Nama amantaan isaa pirootestaantii ta'e Raajii Iyyuu Cufaa jedhamuudhaan kan beekamu dha. Namoonni hedduun gara mana amantaa kanaa deemuudhaan ni tajaajilamu. Saganttaa kadhannaafi barsiisa Wangeelaa ilee ni gaggeessa. Namni kun naannoo kamitti argamaa?

Saanduqni gosa meeshaa manaa kan sibiila yookaan mukarraa hojjatamuu danda'udha. Saanduqni hojjatamus gosa adda addaa ta'uu mala kunis kan kutaa tokko qabu yookaan kan kutaawwan hedduu qabu. Isin saanduqa gosa kam manaa qabduu?

Bineentiin kun maqaan ishee hantuuta jedhamti mana keessa kan jiraattu taatee uraa manaa ykn boolla qotattee boolla keessa kan jiraattuudha. eegee ishee dheeraadha. bifti ishee daalatti kan taateedha akkasumallee gurra dhaabdee fiiguu jirti. Hantuutni kun maal sooratti? eessa kiraatti?

Iddoo kanatti kan argaa jirru mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shiimallis Abdiisaati. Obbo Shiimeen suufii uffatanii karaabaatii godhatanii alaabaa biyya keenyaa cina dhaabbachaa jiru. Obbo Shiimallis waggaan isaanii meeqa ta'uu danda'aa?

Mokorooniin gosa midhaan nyaataa kan waarshaa keessatti qamadii irraa oomishamee bahuu fi kunis waraqaa pilaastikaa keessatti kan saamsamamudha. Kunis saamsamamee gabaa irratti dhiyaatee gurguraaf oola. Fayidaan mokorooniin fayyaa qaamaa qabu maali?

Mucaa dubaraa magaala bareedduu akkasumas uffata aadaashee uffattee jirtuufi faaya mormaa , addaafi faayota gara garaan faayamtee kan jirtudha. Uffanni mucayyoon dubaraa kun uffattee jirtu kun uffata aadaa biyya kamiiti?

Daandiin kun lafa baadiyyaa keessa bahee jira. Lafa hin sirreeffamne, biyyoo fi dhagaa caccabaa muraasa qaba. Gara tulluutti kan qajeelee jirudha. Daandiin akkasii balaa tiraafikaa qaqqabsiisuu hin danda'u? Balaa akkasiif hir'isuu maal gochuu qabna?

Meeshaaleen kunneen, meeshaalee pilaastika irraa hojjataman faayidaa garaa garaa qabanii dha. Pilaastikoonni kunneen haalluu garaa garaa fi hamma garaa garaa kan qaban yoo ta'an ,gatiin isaanii salphaadha. Pilaastikoonni ,oomishaalee dheedhii maal faa irraa oomishamu?

Dhugaatiiwwan lallaafaa tokko tokko guutummaatti gosa fuduraa yookaan kuduraa tokkorraa qophaa'u. Kana jechuun appilii yoo fedhan appilii qofaarraa warshaa galchuun dhugaatiin sun oomishamee baha. Dhugaatii fuduraa kamiin hojjatametu baay'ee mi'aawaa?

Dirreen kun kan baay'ee bareeduu fi kan baay'ee miidhaguudha. diriiraa kan tahee fi margi tokkollee kan irra hin jirreedha. akkasumas dhagaadhaan kan guuteedha darbees biyyoo diimaa kan midhaan hin baafnee fakkaata. biyyyi kun eessa maal jedhama maaliif midhaan hin baasu?

Uffata aadaa Oromoo, yeroo baay'ee warri dhiirotaa uufatanidha. Bifti isaa diimaa fi adiiin wal makaa yoo ta'u, uffata mudhii olitti uffatamudha. Uffatni aadaa akkasii eessatti argama. Uffata aadaa naannoo kamiiti?

Dubartoonni qoraan gogaa baatanii daandiirra deemaa jiru. Daandii isaan irra deemaa jiran daandii halluu gurraachaa qabuudha. Akkasumallee cina daandiitti mukeewwan magariisaa hedduun jiru. Baayyinni dubartoota daandii gubbaa deemaa jiranii kun meeqa ta'uu?

Loogoon kun boca geengoo kan qabu yoo ta'u gidduu isaa irraa muka oromoo biratti kabajaa fi iddoo guddaa qabu odaa of irraa qaba. Loogoo kan irra halluu alaabaa abbaa gadaatu jira. Halluun alaabaa abbaa Gadaa maal fa'aadha?

Qoriin gosa nyaata aadaa oromoo ta'ee kan waciitii supheen hojjatame keessa kaa'amudha. Innis dhadhaan kan makamee fi garbuu, shumburaa fi gosoota midhaanii adda addaa walitti makuun hojjatama. Qoriin naannoo kee jiraa?

Laga magaalaa Finfinnee keessa qaxxaamuru argina. Lagdi kun erga magaalaa kana keessaa bahee Haroo kan uumu dha. Lagdi kun beekamtii kan qabu dha. Maqaan laga eenyu akka jedhamu ni beektaa?

Bineensa bosona keessa jiraatu maqaan isaa jeedala kan ta'edha. Jeedalli kun bifaan saree kan fakkaatuu fi eegee dheeraa yabbina qabu kan qabudha. Bineensi kun bosona Baalee Saannatee keessatti baay'inaan argama. Jeedalli kun biyyoota biroo keessaa eessatti argama?

Hoolonni hedduun walitti gurmaa'anii dhaabbachaa jiru. Namoonni adda addaas walitti qabamanii waliin dubbachaa jiru. Hoolota kanatti halluun adda addaa dibamee jira. Tokkichi hoolaa kana gabaa yoo baasne meeqa nu baasuu dandahaa?

Kun gosa allaattii lafa irraa ol fagaattee samii keessa balali'aa jirtuudha. Gosti allaattii gara caaluun bifa adii kan qabduudha. Ijni, afaaniifi fiixeen baallee ishee immoo gurraachadha. Maqaan allaattii kanaa maal jedhama?

Dubartiin tun uffata aadaa ummata Itiyoophiyaa uffattee dhaabbattee jirti. Uffanni isheen uffattee jirtu halluu akka adii, diimaa, keelloo, magariisaa fi kanneen biroo of irraa qaba. uffanni aadaa kun kan saba kamiiti?

Namni kun nama siyaasaa fi mootummaa yeroo ammaa Itiyoophiyaa kan ta'e maqaan isaa Dr. Abiyi Ahimeed jedhamudha. Dr. Abiyi nama biroo waliin harka waal fuudhaa jira. Dr. Abiyi gaheen hoji isaa maalidha?

Kun aasxaa Inistitiyuutii Qorannoo Qonnaa Oromiyaati. Barreeffamni isaa gabaajeetiin halluu magariisaan barreeffamee jira. Jalatti immoo barreeffama guutuun xixiqqaatee barreeffamee jira. Karaa bitaatiin fakkii Odaatu jira. Halluun duubaa isaa immoo adiidha. Inistitiyuutiin kun kaayyoo maaliitiif hundeeffame?

Dubartoonni kunneen maal godhaa jiruu? Dubartoonni kunneen marga jiidhaa harkatti qabatanii ayyaana waaqa galateeffannaa kan ta'e ayyaana irreecha malkaa ayyaaneffachaa jiru. Uffanni isaan uffatan halluu diimaa, gurraachaa fi adii of irraa qaba.

Iddoo gabaa kana gosoota kuduraalee fi muduraalee garaa garaa kanneen akka timaatima, qullubbii diimaa, avokaadoo, kaarootii, raafuu maramaa fi kanneen birootu gurgurtaaf qophaa'ee kan jiru dha. Kunnnen qaama namaatif faayidaa akkami qaba?

Siidaan kun, siidaa mootii biyya Itoophiyaa baroota dhibba duraa yoo ta'u, namni kun guutuu Itoophiyaa amma jirtu bulchuun beekama. Siidaan kun, magaalaa finfinneetti argama. Siidaan kun mootii eenyu jedhamuun fi bara kam mootii kanaaf dhaabbate?

Namoonni kunneen uffata aadaa ummata oromoo uffatanii dhaabbatanii jiru. Uffanni isaan uffatan halluu akka diimaa, gurraachaa fi adii of keessaa qaba. namoonni kunneen harka isaanitti marga jiidhaa qabatanii jiru. Lakkoofsi namoota kanaa meeqadha?

Kun, baabura dha. Baaburri geejibaa kun, hammaan xiqqoo yoo ta'u, haalluuwwan kan akka adii ,diimaa, magariisa fi keelloo irraa hojjatame. Baaburri kun, qabeenyummaan isaa kan biyya Itoophiyaati. Baaburri yeroo jalqabaaf biyya kamitti hojjatame?

Manni sababoota garaa garaan diigamuu ni danda'a. Manni kun dhagaa fi sibiila irraa kan ijaaramee ture, amma garuu diigamee jiru dha. Haati manaas keessa dhaabbattee jirti. Manni sababii namaaf yeroo akkamii diigama?

Kunneen meeshaalee faayaa callee irraa hojjetamaniidha. Qaama irratti, mana keessatti, meeshaaleefi wantoota garaa garaa irratti hidhamanii ittin faayuuf tajaajilu. Halluufi boca garaa garaatiin hojjetamanii kaa'amanii jiru. Meeshaaleen faayaa kunneen haala kamiitiin hojjetamu?

Gabaa kana keessa gosoota kuduraalee fi muduraalee kanneen akka muuzii, burtukaana, paappayyaa, burtukaana, moosee, timaatima, loomii fi kanneen birootu gurgurtaaf qophaa'ee jira. Faayidaan kuduraalee fi muduraalee kunneen qaama namaaf qaban maalidha?

Suuraan kun kan inni ibsu bakka hambaalee seenaa keessaa isa tokko yoo ta'u kunis Holqa Soof Umar jedhamuudhaan kan beekamu dha. Holqi kun yeroo ammaa beekamtii guddaa kan qabu yoo ta'u daawwattoota hedduu illee ni qaba. Hambaan seenaa kun eessatti argama?

Barreeffamni Kun, waajira maallaqaa fi walta'iinsa dinaagdee aanaa giraar jaarsoo jedha. Dhaabbanni Kun, bakka itti maallaqni kuufamu yookaan immoo waajira maallaqaati. Aanaan Kun, naannoo Oromiyaa keessaa godina kam keessatti argama isinitti fakkaata?

Dubreen Kun dubree oromoo yommuu taatu uffannaa aadaatiin bareedde yookaan immoo miidhagdee jirti haallii uffanna ishee aadaa duudhaa fii seenaa uummata oromoo sirritti ni ibsa. faayaa isheen godhatteefii uffannaa ishee Kun qarshii meeqaan bitama?

kitaabni kun kitaaba afaan oromoon barreeffame mata dureen isaa waliif moo walirratti kan jedhu yoo ta'u namni kitaaba kana barreesse maqaan isaa Fufaa Shittaayee Baqqalaa nama jedhamudha. kitaabni kun ergaa akkamii dabarsa?

Sirna siyaasa kan ta'e bifa barreeffaman yeroo isaan dhaadannoof qabatani deeman kan nutti agarsiisudha. Akkuma kanallee bifa dibaabeetin dugda duubaa isaanirra kan argamu aalaaba adda bilisummaa oromooti. Kanaaf isinoo maaliidha jettani yaaddu?

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa haayilaandii yoo ta'u, haayilaandichis bishaan bitteedha. Maqaan bishaanicha oomishus 'Kiya' jedhamuun beekama. Dudduuba isaatti immoo dhugaa lallaafaa arguu dandeenya. Gatiin bishaan kanaa gabaa irraa meeqa?

Namni kun dunkaana keessa dhaabbatee wantoota kanneen akka buna, saamunaa, ashaboo, zayita nyaataa fi kanneen biroo gurguraa jira. Abbaan dunkaana kanaa uffata halluu diimaa qabu uffatee jira. Dunkaana keessatti meeshaalee akkamiitu argama?

Fakkii abbootii uffata aadaa uffatanii mataa isanitti immoo shaashii aadaa maratanii jiraniidha. Abboonni kunniin harka isaanii keessaa alangaa fi marga lalisaa qabu. Abboonni kun dhimma maalii irratti araara kadhachaa jiru?

Paarkiiwwan keessatti bineensota gosoota hedduu kanneen kaan marga, kaan immoo bineensota biroo nyaachuun bakka tokko jiraatanidha. Ganama ganama yeroo tokko tokko gaafa aduun itti baatu paarkiin baay'ee bareeda. Itoophiyaan paarkii meeqa qabdi?

Dubartiin umurii guddoo taate kun, uffata aadaa fi faaya callee morma isheetti, akkasumas dugda isheetti uffattee mul'atti. Kana malees ubartiin kun, ciiccoo fi ulee siinqee jedhamu harka isheetti qabattee mul'atti. Uffanni fi faayawwan kun, kan gosa Oromoo isa kamiiti?

Iddoo seena qabeessa holqa Soof-Humar kan Baaleetti argamuudha. Iddoon seenaa kun mallattoo mootummaa Baalee durii bakka bu'a. Iddoo kana daawwattoonni alaa fi keessaa deemanii daawwachaa jiru. Waggaa meeqa tahuu danda'aa iddoon seenaa kun?

Paappaayyaan gosa nyaataa naannolee ho'aatti ta'udha. Cuunfamee burcuqqoottis dhugamuu kan danda'udha. Keessi isaa miciree of keessaa waan qabuuf, keessaa erga baafamee soorataaf oola. Ati paappaayyaa ni jaallattaa? Fayyummaaf gahee maalii qaba?

Meeshaa siree ciisichaa irratti namoonni yeroo rafan mataa isanii jala godhatanii rafan lamatu argamaa jira. Meeshaan kun halluu diimaa fi adii ofiirraa qaba. Meeshaan kun tahaa jiramoo dhaabbachaa jiraa akka jiru kanatti?

Kitaabni kun kitaaba qubee Afaan Oromoo kan barreeffameedha. hiika jechoota adda addaa kan ofkeessa qabuufi kuusaa jechoota garaagaraa ofkeessa kan qabuudha qopheessaan kitaaba kanaa Nagaash Hirphaa jedhama. Kitaabni kun hiika jechoota hedduu qaba kitaabni kun yoom ykn bara meeqa barreeffame

Kunneen gosa nyaata madaalawaa keessaa tokko kan ta'e kuduraaleefi muduraaleedha. Bilchaatanii gurgurtaaf akka ta'utti qodaatti naqamanii jiru. Kaan halluu diimaa, kaan magariisaafi halluuwwan biroos ni qabu. Nyaatni kuduraafi muduraa of keessaa qabu qaama keenyaaf faayidaa akkamii kenna?

Dirree kubbaa miilaa keessa taphattoonni kubbaa miilaa uffata 'ispoortii' halluu adii qabu uffatanii taphachaa jiru. Lakkoofsi dhugda isaanii irraa halluu gurraachaan barreeffamee jira. Taphataan kephee kaawwatee kubbaa dhiitaa jiru sun eenyuudhaa?

Kun barjaa Muuziyeemii Biyyaalessaa Itiyoophiyaati. Barjaan kun barreeffamni isaa halluu cuquliisaan kan barreeffame ta'ee, halluun duubaa isaa immoo adiidha. Teessoon muuziyeemichaa guutuun barjaa kana irratti barreeffamee kan jiru yoo ta'u, Seensa irra kaa'amee jira. Muuziyeemiin kun eessatti argama?

Kun biqiltoota nyaataaf oolan keessaa tokko yoo ta'u gosa kuduraa keessatti ramadama. Maqaan biqiltuu kanaa raafuu maraa jedhamee beekama. Dirree bal'aa irratti facaafamee misoomee jira. Faayidaan raafuu maraa irraa argamu maal fa'i?

Dubartiin tun maal uffattee jirti? Dubartiin tun uffata aadaa ummata oromoo uffattee daandii irra dhaabbattee jirti. uffanni isheen uffatte halluu magaala ta'e halluu alaabaa abbaa Gadaa kan ta'e diimaa gurraacha fi adii of irraa qaba. duuba ishee namoonni biroos jiru.

Ijaarsa mana amantaa kan samii irraa gadi kaafamedha. Biqiloonni magariisni ijaarsa mana amantaa sanaa marsanii jiru. Manni amantaa bakka namoonni hedduun itti walgahuudhaan itti waaqeffatanidha. Ijaarsa mana amantaa ijaarsa kaan irraa maaltu adda taasisa?

Iddoo kanatti mul'achaa kan jiru suuraa miidiyaa afaan Oromoo kan ta'ee miidiyaa OBN ti. Gidduu suuraa kanaatti fakkiin Odaa kaafamee jira. Suuraa kanarra halluu afurtu mul'achaa jira. Halluun Odaa mul'achaa jiru kun maali?

Kun alaabaa paartii bakka bu'uudha. Alaabaan kun karaa bitaatiin halluu keelloo, karaa gadiitiin halluu diimaa, karaa oliitiin halluu magariisaafi karaa gidduutiin halluu bifa samii qaba. Gidduu isaa mallattoo boca geengoo qabutu jira. Alaabaan kun kan paartii kamiiti?

Konkolaattota manaa halluu adda addaa qaban, kan bakka dhaabbii konkolaataatti walitti qabamanii jiranidha. Konkolaattonni kunneen kan maatiin bashannanaa fi bakka garaa garaa deemuuf gargaaramudha. Gatiin konkolaattota kanneenii hammami? Yeroo jalqabaaf biyya kamtu oomishe?

Bineensa naacha jedhamu kan bishaan keessa jiraatudha. Naachi qurxummiilee bishaan keessa jiraatanii fi bineensota biroo bishaan dhuguuf gara haroo deeman kan sooratudha. Naachi ilkaan hedduu kan qabuu fi qaamni isaa baay'ee jabaataa kan ta'edha. Naachi umurii hammamii jiraata?

Abbaa manaa fi haadha warraa isaa kan daa'imman isaanii baatanii, suuraa simboo qabu fuula ifaa ta'een ka'anii jiran. Maatii baay'ee gammadanii jiranidha. Suuraan nuyi maatii keenya waliin kaanee gama sabaa himaalee adda addaan maxxansinu faayidaa maalii qaba?

Meeshaan migira haalluu adii fi adii keelloo qabu irraa hojjatame kun, maal jedhama? Haalli fi adeemsi meeshaan kun hojjatamuuf keessa darbu, maal faa dha? Faayidaan meeshaa kanaa hoo maalidha? Meeshaan kun, midhaan akka kamii qulqulleessuuf fayyada?

Kuduraa kun damee isaa irratti firiin isaa bilchaatee jiru argaa jirra. Kuduraan kun halluu keelloo kan qabu yammuu ta'uu nyaata dhala namaaf ni fayyada. Maqaan kuduraa kanaa maal jedhamee waamama?

Namoonni amantaa orthodoksii hordofan yeroo baay'ee waggaa keessatti irra deddeebiin ni soomu. Isaanis mana amantaa isaanii ganamaa fi galgala deemuudhaan nyaata osoo hin nyaatiin achi turu. Ayyaanotni amantaa kanaa kam fa'ii?

Gosti allaattiiwwanii hedduutu jiru. Isaan keessaa ishiin kun allaattii hamtuu kan wucoo lukkuu hatuu fi butuutti beekamtu dha. Maqaan ishii corofee jedhamti. Allaatti akkasii akkamittiin lukkuu irraa ittisuu dandeenya jettee yaadda?

Firiin biqiltuu tokkoo kan halluun isaa magariisa ta'e hundee isaa irra osoo hin cabiin mul'achaa jira. Firiin kun qaamni isaa waan xannacha qabu fakkaatee argama. Firiin kun nyaata dhala namaaf ni fayyadaa?

Atileetota Itiyoopiyaa saala lamaan irraa argamaa jiraniidha. Atileetonni kun Alaabaa biyyaa qabatanii, isheen tokko dhaabbattee inni tokkommooo ta'aa jira. Akkasumallee Atileetonni kun badhaasa isaanii morma isaanii irratti qabatanii jiru. Atileetonni kun fiigicha gosa kam irratti hirmaatan jettanii yaaddu?

Dubartii dhugaatii bunaa gurguraa jirtudha. Meeshaaleen bunni ittiin gurguramu martuu fuul-dura isheetti argama. Bunni gosa dhugaatii sammuu namaa sababa hojii fi sababoota biroon dadhabe haaromsuuf kan gargaarudha. Bunni guddina dinagdee biyyaaf bu'aa akkamii qaba?

Ijaarsi daandiiwwanii karaawwan hedduun gaggeeffamuu danda'u. Kunis daandii sana asfaaltii hafuu, dhagaa callisanii lafa wal qixxaaterra hafuu fi dhagaa bocamaa kan hojjatame tartiibessuu fa'aati. Naannoo keetti daandii isa kamtu jiraa? Maal irraa kan ijaaramedhaa?

Kun kophee ammayyaa kan dubartootaati. Kopheen kun karaa alaatiin halluu gurraacha kan qabu ta'ee, keessi isaa immoo daalachadha. Karaa koomee immoo baay'ee ol ka'aadha. Dubartoonni kophee karaa koomee ol ka'u maaliif jaallatu?

Konkolaatoonn adda addaa daandii bal'aa irra deemaa jiru. Dabalataanis riqichi ol dheeraan tokko kan konkolaataan jala darbee deemu ijaaramee jira. Akkasumalle biqiloonni magariisaa mul'achaa jiru. Daandiin kun magaalaa eessaatti nama geessa?

Namni kun aartistii fi qabsa'aa mirga saba oromoo kan ta'e maqaan isaa Haacaaluu Hundeessaa kan jedhamudha. Haacaaluun Hundeessaa nama aartii oromoo keessatti shoora guddaa taphateedha. Haacaaluu Hundeessaa iddoon dhaloota isaa eessa?

Kun geejiba namni ittin fayyadamuuf dhimma bahuu gosa konkolaatati. Konkolaatan kunis konkolaata yeroo baay'ee magaala keessatti argamudha. Haalli kaffalti tarifaa murta'af beekama kan taheedha. Yeroo keenya qusachuuf nu gargaaru. Maqaan kampaanii konkolaata kanaa maal jedhama?

Irreechi sirna kabaja ayyaana uummata oromoo yookan immoo sirna waaqeffannaa fi galateeffannaa yommuu ta'u irreechi waggaatti si'a sadii sababa adda addaatiin kabajama. Gaafa ayyaanni irreechaa kabajama akkasumas illee bakka Kam Kamitti kabajama?

Teessuma lama kan muka irraa hojjetaman, kan hirkoo qaban argina. Teessumoota kana yeroo baay'ee mootota duriitu irra taa'uu filata. Teessumni akkasii mana keessanitti ni argamaa? Aadaa naannoo kee irratti dhiibbaa akkamii qaba?

Jaalbaan namoota bakka tokkoo gara bakka biratti bishaan irraa ceesisuuf ni tajaajila. Jaalbaan Kun immoo bishaan gosa adda addaarra adeemu nii danda'a. Gosoonni bishaani jaalbaan irra adeemuu danda'u kam Kam fa'i?

Mana kuusaa kitaabota garaa garaati. Manni kuusaa kitaabaa kun kitaabilee wabii fi qajeelfamoota garaa garaa qaba. Kitaabonni barnootaan ala ta'anis ni argamu. Ati kitaabonni akkam akkamii osoo jiraatanii mana kuusa kana keessa feeta?

Qotee bulaan humnaan bulaa gargaarsaa fi kunuunsa mootummaa irraa barbaadudha. Qotee bulaan kun waanjoo fi gindii isaa baattatee deemaa jira. Hojiidhaan nama dadhabee jiru dha. Qotee bulaaf meeshaaleen qonnaa akkamii kennamuu qaba?

Mishingaan gosa midhaan nyaataa kan mukti isaa boqoolloo fakkaatu garuu firiin isaa mataa gubbaatti kan baafatudha. Mishingaan akkuma gosa midhaan xaafii jedhamuu buddeena ittiin tolchu. Mishingaa xaafii irraa maltu adda godhaa?

Alaabaa taphattoota kubbaa miilaa magaalaa Jimma Abbaa Jifaariitu nutti argamaa jira. Barcuma Mooticha Jimmaa Abbaa jifaar of irraa qaba. Kubbaanis achi irra jira. Kilabiin kubbaa kun eenyuun dorgoma sitti fakkaata?

Hoteelota biyyoolessaa kanneen baay'ee qaalii ta'an keessatti tajaajiloota baay'ee nama gammachiisantu namaaf kennama. Qulqullina nyaata dhiyaatuu qofaa osoo hin taane ijaarsi mana isaayyuu baay'ee adda. Hoteelota jiran keessaa kamtu baay'ee qaaliidhaa?

Bakka seena qabeessa fi masaraa mootumma kan ta'e mana baay'ee miidhaga durii kan ta'e nutti agarsiisa. Manni kun bakka hambaa seena bara duri ta'uun isaa suura manicha irra ni hubatama. Bakki argama mana seena qabeessa kana eesaadha jettani yaaddu?

Namni karrayyuu hedduun isaa rifeensa isaatiin beekama. Nama ga'eessa yookaan dargaggeessa yoo ta'e rifeensi isaa karaa fuulduraa keessa seenaa kan faaxuu qabuu fi fuulli isaa magaala yookaan gurraacha. Ati karrayyuu akkamiin beektaa?

Kun meeshaa faayaa morma irratti kaa'atamuudha. Faayaan kun boca kaartaa Oromiyaa qabuun kan hojjetameedha. Hidhaan isaa qal'aa kan ta'eefi boca fuuncaatiin hojjetame. Halluu bifa warqee fakkaatu qaba. Halluun duubaan mul'atu immoo gurraachadha. Faayaan kun albuuda akkamii irraa hojjetama?

Meeshaa 'elektirooniksii' tahee humna ibsaan kan hojjetuudha. Meeshaan kun halluu keelloo fi gurraacha ofirraa qaba. Akkasumallee fiixee isaatti eegee dheeraa 'chaargeerii' fakkaatu qaba. Maqaan meeshaa kanaa maal jedhamee kan waamamuudha?

Suuraan kun naannoo magaalaa tahuu isaa nutti hima. magaalaa kana keessa wantoota adda addaatu jira. isaanis mana nyaataa, mana dhugaatii kan of keessatti qabatuudha. akkasumallee gamoo tahee jalli isaa nyaanni adda addaa jalatti gurguramuudha. gamoon kun kan eenyuti?

Minilik lammaffaan mootii Itoophiyaa bara 1889 hanga 1913 kan ture yoo ta'u waraana Adawaa irratti mootii hirmaatedha. Minilik yeroo gara shawaatti aangoo isaa babal'ifachaa turetti nama saba Oromoo cunqursaa, saamaa fi ajjeesaa turedha. Amma siidaan minilik Finfinnee Birbirsa Goorotti argama.

Kophee shamarranii kan gogaa irraa hojjjetamee jiru argina. Kopheen akkasii gogaa loonii irraa waarshaa keessatti kan hojjetamu yoo ta'u, mana bal'aa keessa kaa'amee jira. Miidhaa kophee akkasii lafa diriiraa hin taane irra kaa'achuun qabu maali?

Isaan kun qondaaltota mootummaafi namoota siyaasaati. Inni duraa ministeera muummee Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmad yoo ta'u, sagale-guddistuu qabatee haasaa gochaa jira. Duuba isaa immoo pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaatu dhaabbatee jira. Dr. Abiy waa'ee maalii haasa'aa jira?

Artistii beekamaa Oromoo ulee qabatee dhaabbatee sirbaa jiru argina. Duuba isaa mukti laaftoo jedhamu ni jira. Namni kun beekamtii kan qabudha. Uffata aadaa uffatee kan jiru dha. Maqaan isaa eenyu?

Gaggeessitoonni amantaa Kaatolikii fi Ortoodoksii yeroo baay'ee uffata wal fakkaatu uffatu. Gaggeessitoonni kun miseensota amantii hin taaneef simannaa ho'aa taasisaa jiru. Gaggeessitoonni kun amanntaa Ortodoksii moo Amantaa Kaatolikii sitti fakkaatu?

Kun suuraa xiyaaraa ti. Xiiyyaarri kunis kan biyya Singaappoori. bifti xiyyaara kanaa adii dha. Xiyyaarri kunis balali'uuf lafa irraa ol ka'aa jira. Akkasumas, dirree diriiraan xiyaarri kun irra qubatuu fi irraa ka'u ni mul'ata. Xiyyaarri kun eessatti balali'aa jira?

Wanti nuti argaa jirru kun ammoo beeksisadha. Beeksisni kun ammoo beeksisa uffata jalaa yookaan daayiperii daa'immaniiti. Barreefamni kun ammoo barreefama waayee beeksisichaa ibsudha. Suurri daa'ima xiqqoos irra jira. Maaliif fayyada?

Gosoonni biiraa hedduun kan jiranii fi isaanis qabiyyeen alkoolii isaan qabanis namni tokko machaa'uu fi dhiisuu isaa kan murteessanidha. Kana jechuun daa'immaniif dhuguun hin heeyyamamu. Dhugaatii kana dhuguun fayidaa moo miidhaa isaatu caalaa?

Kun, beeyladoota manaati. Beeyladoonni kun, maqaan isaanii re'ee jedhama. Re'een beeyladoota manaa nyaataaf oolan keessaa ishee tokkoodha. Re'een yeroo baay'ee lafa gammoojjii keessa jiraatti. Re'een tokkoo ilmoo dhaluuf ji'a meeqa itti fudhata?

Dhugaatiiwwan halluu adda addaa qaban, kan dhibbeentaa cuunfaa muka wayinii tokko qaban argina. Hir'ina dhiigaa hir'isuuf gahee guddaa taphatu. Cuunfaan wayinii mana amantaa tokko keessatti akka barbaadamu ni beektaa? Maaliif barbaadama?

Haati haalli daa'imman ishee ittiin qabattuu fi ittiin guddiftu baay'ee namatti tola. Daa'imummaa irraa kaasuun haala abbaa irraa adda ta'een harma hoosisaa, nyaachisaa, obaasaa fi tphachiisaa guddifti. Ati haadha kee akkamiin ibsitaa?

Wanti suuraa kanarraa argaa jirru kun suuraa gosa muduraa kan ta'ee fi dabaaqula waan fakkaatu wanta bocni isaa killee fakkaatu agarra. Kunis bakka tokkotti walirra tuulamee mana tokko keessa jirudha.

Kun kitaaba amantaan Isilaamaa ittiin qajeelfamaniidha. Maqaan kitaabichaa Quraana jedhamuun beekama. Qolli kitaabichaa halluu gurraachaafi keelloo qaba. Keessi isaa immoo adiidha. Fo'aa diimaa qal'aan gidduu kitaabichaatti argama. Quraanni barumsa akkamii of keessaa qaba?

Biqilaan muuzii kun baay'ee kan bareeduu fi halluu magariisa kan qabuudha. akkasumallee baay'inaan kan jiruudha muuzii faayidaa hedduu dhala namaatiif kan kennuudha faayidaan isaa dhibee adda addaa namarraa ittisuuf kan ooluudha. muuzii faayidaa maalii dhala namaatiif Kenna?

Suuraan kun dargaggoonni baay'een uffata aadaa Oromoo kan shawwaa uffatanii akkasumas ulee fi waancaa harkatti qabatanii shubbisaa jiraniidha. duuba isaanii immoo mana xiqqaa tokkotu jira. Manni xiqqaan duuba isaanii kun mana maaliiti?

Iddoo kanatti kan mul'achaa jiru suuraa bakka volkaanoon dho'aa jiruudha. Suuraa kanarraa kan arginu volkaanoon diimatee ol danfa'aa jira. Naannoo kanatti taateen uumamaa akkasii ta'uun abaarsa moo eebba dhala namaatiif?

Suuraa kana irraa wanti nuti argaa jirru kun ammok gaazexaadha . Gaazexaan kun gaazexaa afaan amaariffaan barreefame yoo ta'u, gaazexaa kanarratti kan argamu ammoo suuraa namootaaafi aasxaati. Gaazexichi waayee maalirratti barreefame?

Meshaan kun, meeshaa barreeffamaa dha. Meeshaalee barreeffamaa kanatti kan fayyadaman daa'imman yoo ta'an ,daa'imman barreessuu fi dubbisuuf itti fayyadamu. Meeshaan kun haalluu garaa garaa irraa hojjatame. Faayidaan waraqaa haalluu garaa garaa qabu daa'immammaniif kennu maali?

Kun gosa waan ho'aa dhugamu shaayiidha. Shaayiin baala shaayii jedhamuufi sukkaara irraa danfifamee kan qophaa'uudha. Qodaa itti dhugamutti fal'aanaa wajjin qophaa'ee jira. Fal'aanni sukkaaraa wajjin wal fudhachiisuuf fayyada. Faayidaa shaayiin nuuf kennu maal faadha?

Bosona keessatti mukkeen gosoota hedduutu wal keessa margee argama. Kana jechuun bosonichi yabbuu ta'uu baatus, keessa isaa immoo mukkeen xixiqqoo fi qaqalloo kan muka sana bosonoomsan of keessaa qaba. Bosonni naannoo keetti maal fa'aa qabaa?

barjaan kun barreeffama afaan oromootin barreeffame kutaa magaalaa araadaa waajjira barnoota aanaa 07tti mana barumsaa biheera Itiyophiyaa sad. 1ffaa fi giddu galeessaa jedhu of irraa kan qabudha. manni barumsaa kun dhaloota qaruu keesatti gahee akkamii qaba?

Dubaroonni qaama isaanii dibata dibatan keessaa dibatni hidhii Isa tokkodha. Kunis gosoota Halluuwwan adda addaa Akka fedhaa isaaniitti filachuun kan isaaniif ta'u bitatu. Dibatni hidhii bifa dhangala'oo yookaan kan mukaatu irra gaariidha?

Suuraan ergamaa gabreelii kan mana amantaa ortodoksii keessatti harkaan bocamee ergamichi fardarraa taa'ee jalaan immoo jawwee maramee jiru tokko eeboodhaan waraanaa jirudha. Suuraan gabreelii kan fardarra taa'e kun dhugaadha jettee yaaddaa?

Yaabbannoo ijaarsa manaa keessatti tolee jiru, kan namni irra deemee gara oliitti bahudha. Yaabbannoon sadarkaa sadarkaan tole kun bifa namatti toluun kan ijaaramedha. Korsiiftuun kun baasii fi humna namaa hammamiin kan hojjetamee xumuramedha?

Namoonni sadii yeroo isaan uffannaa aadaan faayamanii jiran kan agarsiisuudha. Isaaniis dubarri tokkoo fi dhiirri tokko dhaabatanii kan jiranii fi daa'imni tokko immoo teessuma irra yeroo taa'a jirtu kan agarsiisudha.

Daawwitiin meeshaa manaa kan namni keessatti of ilaaluu fi qaama isaarra wantoota jiran kan ilaaluuf namatti hin tolle ittiin ofirraa dhabamsiisanidha. Daawwitiin bocoota garaagaraa qabaachuu danda'a. Boca daawwitiiwwanii beektuu natti himi?

Mana miidhagaa meeshaalee ammayyaa adda adaa kan halluu diimaa, adii fi kan kana fakkaatan qaban qabatee jiruudha. Mana kana keessa barreeffamni halluu adiin barreeffamee jira. Rrgaan barreeffama kanaa maal kan jedhuudha?

Manni kun galma abbaa Gadaa yoo ta'u gidduu isaa irraa halluu abbaa Gadaa kan ta'e wal duraa duuban gurraacha, diimaa fi adii of irraa qaba. Fuldura mana kanaa mallattoon odaa jira. Galmi abbaa Gadaa faayidaan isaa maalidha?

iddoon gabaa kun gosoota kuduraalee fi muduraalee garaa garaa kanneen akka muuzii, burtukaana, paappayyaa, loomii fi kanneen biroo gurgurtaaf qophaa'ee qabatee kan jirudha. faayidaan kuduraa fi muduraan fayyaa keenyaf qabu maalidha?

Bakki kun, bakka oomishtoonni kuduraa fi muduraa daandii cinaatti itti gurguramanii dha. Oomishoonni qonnaa asitti gurguramaa jiran kun kan akka; loomii, burtukaana, qaaraa fi kanneen birooti. Oomishoonni qonnaa kun, haala qilleensaa akkamii keessatti margu?

Barjaa suuraa gosoota ittoo adda addaa kan dunkaana keessatti gurguramu agarsiisutu mul'achaa jira. Barjaan kun qubee afaan Oromoo fi afaan Amaaraan barraa'ee jira. Dirreen duuba barjaa kanaa mul'atu kun dirree kubbaa miillaatii?

Kun, faaya haalluu keelloo warqee qabu morma dubartii tokkoo irratti fannifamee jiruu dha. Faayni boca jirma biqiltuu fakkaatee hojjatame. Faayni mormaa kun, albuuda sibiilaa warqee irraa hojjatame. Adeemsi faayni sibiilotaa irraa hojjatamu maal fakkaata?

Nyaata baayyee mi'aawuufi fayyaa qaama keenyaaf baayyee barbaachisaa ta'e kan viitaaminii pirootiinii of keessaa qabu moosee fi buddeena as irratti argaa jirra. Ittoon illeen kan jiruufi harki namaas kan argamudha. Moosee nyaattee beektaa?

Buna Jabanaa keessaa shiniitti bu'aa jiru. Buna gurraacha danfa toleerudha. Bunni kan qophaa'u firii bunaa miicanii akaawanii moonyeedhaan tumuun bishaan jabanaadhaan irra keewwametti naquun kan yeroo danfu irraa baafamuun dhugamudha. Bunni faayidaa maalii qaba?

Kun gosa dhugaatii ammayyaa 'katikala' jedhamuudha. Dhugaatiin kun qaruuraa isaa sadiitti naqamee bakka gurguramu irra kaa'amee jira. Odeeffannoon waa'ee dhugaatii kanaa qabu qaruuraa kanneen irratti maxxanfamee jira. Faayidaan dhugaatii 'katikala' irraa argannu maalidha?

Kun gosa bineeldaa nama wajjin madaquun manatti galu yoo ta'u, re'ee jedhama. Re'een kun bifti isaa garri kaan adii yoo ta'u mormiifi mataan isaa immoo diimaadha. Gaanfas ofirraa qaba. Re'een faayidaa akkamii dhala namaaf kenna?

Mootii biyya Yukireeniiti. Maqaan isaa Zeleniksii jedhama. Zeleniksiin nama diimaadha. Dubartiin tokko cina isaa tahaa jirti. Barreeffamni dheeraan Afaan Amaaraan barreeffamee jira. Yeroo hammaa kana Puutiin wajjiin araarri isaan gidduutti bu'eeraa?

Suuraa armaan olitti argamu irraa waanti mul'atu!; namoota hordoftoota amantaa ortoodoksii kan ta'an uffata adii uffatani maseenqoo taphataa jiran ta'uu kan nutti agarsiisudha. Garuu uffata adii uffatan kun mana amantaa keessamoo aladhaa?

Adurreen bineelda manaa hawaasni jaalatudha. Hantuuta adamsitee mana keessaa nyaachuun midhaaniif eegumsa gooti. Adurreen kun waan tokko ilaalaa jirti. Adurreen yeroo hundumaa namatti madaqxee jiraattii? Kan ala jiraattu kanaan maal jennee waamna?

Bakka gurgurtaa kuduraalee fi muduraa gosa garaa kan nyaataaf oolanidha. Gosoonni kuduraalee fi muduraa kun biqiltootuma naannoo keenya keessatti argaman irraa kan oomishamanidha. Nyaatni gosoota biqiltootaa kanneen irraa qophaa'u faayidaa akkamii nuuf kenna?

Garee namootaa waliin duula daandii qulqulleessuu irratti argaman. Namoonni kunneen uffata olii kan alaabaa abbaa gadaa ofirraa qabu uffatanii kan jiranidha. Qulqullinni naannoo keenyaa eeguun naannoo balfaa fi kosii garaa garaa irraa bilisa taate uumuu keessatti gahee akkamii qaba?

Suuraa kana irraa kan arginu suuraa atileetii Itoophiyaa beekamaa kan ta'e, atileet Haile Gabrasillaaseedha. Innis fiigicha fiigee injifachuudhaan yeroo namoonni alaabaa Itoophiyaa gateettii isaa irra buusan argina. Fiigicha meetira meeqaa injifate sitti fakkaata?

Hargisa kan jedhamu gosa biqilaa kan baalli isaa aalgee fakkaatu garuu baala isaa sana gaafa kutnee gargar banamu keessa isaa waan akka furrii of keessaa kan qabudha. Fayidaan wanta kanaa maali?

Daastariin meeshaa ittiin barreeffama gabatee barreeffamaa irraa ittiin balleesinu yoo ta'u, qalamni ittiin barreeffamu immoo kan qalama kuufamaa of keessaa qabudha. Garaagarummaan gabatee gurraachaa fi gabatee adii gidduu jiru maali?

Kun poosterii suuraa taphattoota Garee Kubbaa Miilaa Walaayittaa Diichaa agarsiisuudha. Taphattoonni kunneen uffata wal fakkaataa bifa keelloo qabu uffatanii jiru. Aasxaafi maqaan garee isaaniis irratti barreeffamee jira. Gareen kubbaa miilaa kun sadarkaa meeqaffaa irratti argamu?

Suuraa irrattti kan arginu suuraa masoobii jedhamuun kan beekamuu yoo ta'u, masoobiin kunis halluu garaa garaadhaan faayamee kan dhahamedha. Dudduuba isaatti immoo dombii laastikii irraa hojjetametu argama. Masoobiin kun maal irraa hojjetama.

Alaabaa biyya tokkooti. Alaabaan kun halluu afur ofirraa qaba; halluuwwan kunis: diimaa, keelloo, magariisa, bifa waaqaa fi gidduu irraa astaa halluu adii qabu qabatee jira. Alaabaa kana irra danaa roga sadee halluu keellootu jira. Alaabaa kun kan biyya eessaati?

Kun buna dha. Bunni gosoota biqiltootaa keessaa tokko yoo ta'u ijji isaa ciramuun dhugaatii fi akka madda galiitti fayyada. Bunni as irratti argamu kun hin bilchaanne. Itoophiyaa keessaa naannoon buna oomishuun beekamtu kami?

Dhugaatii nama macheessuu danda'anii fi nama hin macheessine argaa jirra. Dhugaatiiwwan kunneen maqaan isaanii kan akka biiraa beddellee, soofii fi kan biroodha. Dhugaatii kanneen keessaa kam jaalatta? Kamtu fayyummaaf gaariidha?

Shamarree miidhagduu faaya miidhaginaan kuulamtee jirtu argina. Rifeensa nam tolchee godhattee uffata aadaa Oromoo uffattee argamti. Adda ishii irraa calleen ni jira. Kuulii ijaa kan qabdudha. Shamarreen kun naannoo Oromiyaa keessaa eessadha?

Guchumni kun kan dhalli namaa jiruuf jireenya isaa keessatti yeroo gaa'ela yookiin cidha geggeeffatu raawwatuudha. guchumni kun hawaasa Oromoo biratti baay'ee barbaachisaaddha. innis ijoollee dubaraa ykn shamarran yeroo heeruman fudhatanii heerumaniidha. guchumni ykn qabeen kun maalirraa hojjetaman? maaliif fayyada?

Dhugaatin kun dhugaatii lallaafaa maqaan isaa faantaa jedhamudha. Dhugaatin kun alkoolii waan of keessaa hin qabneef yeroo dhugan miidhaa qaama namaa irraan hin geessisu. Dhugaatiin lallaafaa kun maal irraa oomishama?

Barattoonni ijoollee kanneen daree barnootaa tokko keessa barattanii fi yaadannoowwan hedduu waliin qabanidha. Bara daa'imummaa keessa namni waliin ta'anii baratan tokko waan salphaatti dagatamuu danda'u miti. Yaadannoowwan bara daa'imummaa maal fa'aa qabdaa?

Konkolaataa xiqqaa halluu diimaa qabu tahee gololleewwan isaa immoo halluu gurraacha qabatanii jiru. konkolaataan kun daandii dhagaa irraa ijaarame irra deemaa jira. Gatiin konkolaataa kanaa gabaa irraa meeqa tahuu danda'aa

Manni gurgurtaa yookaan suuqiin uffataa kan uffatoota gosoota adda addaa daldaluu fi maamilli gosa huccuu halluuwwan adda addaa qaban itti argatanidha. Huccuun kan dhiiraa yookaan kan dubaraa ta'uu malu. Ati huccuu gosa kam jaalatta?

Taphattoonni gammachuu argataniin alatti qarshiin isaan dorgomanii badhaafaman danuu dha. Geepha addunyaa yeroo yerootti kaasuun kilabii isaanii fi deeggartoota isaanii dinqisiifachiisu. Ati kilabii taphattoota kubbaa miilaa warra kamiin deeggaruu jaalatta?

Meeshaa mana keessatti itti tajaajilamnu kan baattuu ittoo ta'edha. Halluu bifa adii qabuun kan uumamedha. meeshaan kun mana gurgurtaa nyaataa keessatti akkasumas mana keessa jiraannu keessatti kan nu tajaajiludha. Bifa bareedaa fi qabannaa qabuun kan toledha.

Darbaa jechuun wanta yeroo midhaan dhahan kan yeroo baay'ee baadiyyaa keessatti namoonni ittiin midhaan ol darbatanii fi akka callaa'u kan taasisudha. Inni mukarraa soofamee hojjatama. Naannoo kee meeshaan kun jiraa?

Meeshaalee gurgurta kan ta'e kanneen akka sooftii, barbaaree fi mana meeshaalee garaagaraa akka ta'e kan nutti muldhisuudha. Yeroo baay'ee bakki argaama meeshaalee kana suuqii gurgaaddaa fi gabaa keessattidha. Akkasumallee faayidaan sooftii kanaa fi barbaaree kana maaliidha jettani yaaddu?

Suuraan kun kan inni ibsu suura meeshaa yeroo lakkooftuu yookiin meeshaa sa'atii lakkooftu dha. Meeshaan yeroo lakkoftu bifa garaagaraan gabaa irratti dhiyaatee waan jiruuf namoonni haala salphaan bitachuun itti fayyadamuu. Akka suuraa kanarratti ibsamee jirutti yeroon meeqaa ?

Kunneen konkolaatawwan miila sadii yookaan baajaajiiwwan magaalaa keessa imalaa jiraniidha. Warri kaan immoo toora galanii qarqara daandii dhaabbatanii jiru. Namni tokko immoo saayikilii oofaa jira. Baajaajiiwwan kun fageenya hangamii deemuu danda'u?

Kuduraaleen gosa garagaraatu jira isaan keessaa muraasni muuzii, burtukaana, loomii, avukaadoo, timaatimii, anaanaasii, paappayaa, abaabii, dabaaqula, qullubbiifaati. kuduraaleen kunneen madda nyaataa ijoo kan ta'anidha. Kuduraaleen kun ilma namaaf faayidaa akkamii qaba?

Paarlaamaa keessatti yeroo mariin dhimmoota adda addaa taasifamu namoonni miidiyaa dhimma sana waraabanii fi miidiyaalee irra oolchan jiraachuu qabu. Isaanis viidiyoo fi sagalee akkasumas yaada namootaa waraabu. Namni kaameeraa kaasu dandeettii akkamii qabaachuu qaba?

Warshaan kun, warshaa oomisha simiintooti. Warshaan kun meeshaa ijaarsaa simiintoo kan oomishu oomishoota dheedhii kan akka biyyee, dhagaa fi cirrachaa fayyadamuun yoo ta'u, simiintoon ijaarsaaf oola. Warshaan simiintoo ,madda humnaa maal fayyadamuun oomisha?

Kun buna danfifamee akka dhugamuuf siniitti buufamaa jiruudha. Dubartiin uffata aadaa bifa adiifi magariisa qabu uffattee jabanaa keessaa buusaa jirti. Ixaanniifi meeshaaleen aadaa garaa garaas ni argama. Faayidaa bunni dhala namaaf kennu maalidha?

Dubartii dhagaa irra teessee Fincaa'aa bishaanii duuba isheen argamu waliin suuraa ka'aa jirtu, bishaan lafa olka'insa qabu irraa gara dhooqaatti gadi yaa'u, kan yoo ilaalan miira namaa hawwatudha. Bakkeewwan uumamaa bishaaniin guutaman ilaaluun gammachuu akkamii arganna?

Bakka dhaabbii konkolaataa kan namoonniifi konkolaattonni hedduun keessa dhaabbatanii jiran. Bakki dhaabbii kun bakka ka'umsa konkolaataati. Imaltoonni bakka kana dhufuun geejjiba konkolaataa kana yaabbatanii kan imalanidha. Bu'aan geejjibni fageenya karaa salphisuu irratti qabu maali?

Humni waraanaa kan Itoophiyaa namoota biyya eeguu keessatti gahee guddaa bahatan kanneen qaama mootummaatiin deeggaraman akkasumas mindaa xiqqoo argatanidha. Isaanis diina biyyarraa kan eeganidha. Humni waraanaa Itoophiyaa kaffaltii gahaa argataa?

Alaabaa mootummaa naannoo Tigiraayiiti. Alaabaan kun halluu diimaa fi keelloo kan qabu yoo tahu gidduu isaarraa immoo urjii qab. Alaabaan kun mukatti fannifamee jira. Mallattoon hiikkaa halluuwwan alaabaa kanaa maal bakka bu'a?

Amartii mormaa hallu warqee qabuu kan tahe bareedee argamaa jira. Amartiin mormaa kun waan akka danaa onnee fakkaatuu kan halluu gurraacha of keessaa qabu wajjiin walitti hidhamee argamaa jira. Amartiin kun gatiin isaa meeqa tahalaa?

Meemooriin yookaan kuusaan faayiloota adda addaa gosoonni hedduu fi faayiloota kuusaa hamma qabachuu danda'an irratti hundaa'uun gosa hedduu ta'uu malu. Gosoota miimoorii baay'ina kuusaa isaanii irratti hundaa'uun gosa meeqatti qoodamu?

Weellisaa gameessa Oromoo abbaa seenaan dilbii Alii Birraa jedhama. Aliin umurii ijoollummaa isaa irraa kaasee hanga lubbuun addunyaa kanarraa darbutti nama afaan, aadaa fi seenaa Oromoo dagaagsuuf carraaqaa turedha. Alii Birraan bara kamii fi eessatti dhalate?

Mana murtii aadaa naannoo Oromiyaa, kan yeroo dhiyootti beekamtii argatee hojii jalqabe argina. Manni murtii kun haqa namaaf kan barbaadamu, gatii guddaa kan nama hin baasisnedha. Mana murtii mootummaa moo kan aadaa wayya?

manni guddaa kun, haalluu adii kan dibamee jiru fi diikoorii daraaraa kan qabuu dha. Manni kun, galma baay'ee guddaa yoo ta'uu qophii addaatif yokin walgahiif kan oolu dha. Manni kun, eessatti argama? Manni kun ,qabeenyumman isaa kan eenyuti?

Suura kana irratti kan argaa jirru kun ,suura dubartii tokkoodha. Dubartiin kun haalluu gogaa gurraacha kan qabdu yoo ta'u, rifeensa ishee akka aadaatti dhahattee fi callee rifeensa isheetti fi morma ishee irratti kaawwattee mul'atti.

Bakki namoonni lama jiran kun eessa? Bakki kun, iddoo tajaajilli akka kamii itti kennamuudha? Namni teessoo irra taa'ee uffata adii uffatee jiru kun, ogummaa fi tajaajilli isaa maalidha? Meeshaan elektirooniksii fuuldura nama kanaa jiru hoo maalidha?

Bineensa bosonaa rifeensa dheeraa fi ilkaan naannoo funyaan isaati qabutu mul'achaa jira. Bineensi kun garaan isaa guddatee kan mul'atu yoo ta'uu iddoo marga magariisaa keessa jira. Maqaan bineensa kanaa maal jedhama?

Wanti nuti suuraa kana irratti argaa jirru kun ammoo suuraa nyaataati. Nyaanni kun nyaata gosa gara garaa yoo ta'an, irra caalaan isaanii nyaata biyya Itoopiyaa keessatti beekkamanidha. Maqaa isaanii maal faati?

Iddoon kun qaama bishaanii ciisaa mukkeen bosonaa magariisan marfamee jirudha. Bosonni kun baayyee kan bareeduu fi nama hawwatudha. Biqiltoonni jijjiirama qilleensaa to'achuu keessatti gahee olaanaa qabu. Bishaan lubbu qabeeyyiif faayidaa akkamii qaba?

Ijaarsi yokin manni kun, waldaa Kiristaana Ortodooksii Tawaahidoo Itoophiyaati. Waldaan kun, kaaba Itoophiyaa magaalaa Aksuumitti kan argamu yoo ta'u, maqaan ishe Aksuum Tsiyoon jedhamti. Ijaarsi kun, bara kam keessa ijaaramee xumurame? Waldaan kun mootii kamiin ijaarame?

Teessumni nama tokkee kan aadaa miidhagdee tahaa jirti. Teessumni kun yeroo durii namoonni keenya baayyinaan kan itti fayyadaman tahee yeroo hammaa garuu gara baduutti deemaa jira. Teessumni kun yeroo durii mana nama hundaa keessatti ni argama ture?

Mana dubbisaa keessatti kitaabonni akkaataa ittiin kaa'aman seera mataasaa kan qabudha. Kunis akkuma argan wal keessa borcamanii osoo hin taane, toora tooraan mukarra kaa'amu. Kitaabota mana dubbisaa keessatti maalirra kaa'uutu gaariidha?

Qaama miidhamtoonni jajjabeeffamuu fi kunuunfamuu qabu. Sochiilee qaamaa isaan barbaachisu isaaniif dhiheessuunis barbaachisaadha. Qaama miidhamtoonni kun fuuldura uummataatti taphachaa jiru. Maaliif fuuldura sabaatti bahaniiru sitti fakkaata? Kun balaa xiin-sammuu irraa akkamiin isaan eega?

Suuraa kana irratti kan arginu suuraa taappellaa kilinika yoo ta'u, maqaan kilinika kanaas Kilinika Jalqabaa Hiwoot jedhama. Taappeellaa kana irrattis tajaajila sa'aatii 24 akka kennan ibsaniiru. Kiliniki kun naannoo kamitti argama?

Suuraan mul'achaa jiru kun suuraa amartii mormaa barreeffama Oromiyaa jedhu irratti barreeffamee jiru ofirraa qaba. amartiin kun yeroo baay'ee kennaa jaalalleewwan walii kennaniidha. Amartiin mormaa kun giraamiin tokko isaa qarshii meeqa ta'aa?

Ijoolleen sadii taatee naannoo manaa dhaabbachaa jirti. Ijoollee kana keessa tokko uffata halluu cuquliisaa uffatee jira, tokko immoo balbala irra dhaabachaa jira. Ijoolleen argamaa jiran kun ijoollee abbaa tokkooti moo kan alagaati?

Dubartii nyaata daabboo gundoodhaan baattee jirtu, bakki isheen jirtu bakka gurgurtaa bunaa fi nyaataa Akkoo jedhama. Bakka taa'umsa miidhagaa fi hawwataa ta'e kan qabudha. Gatii bunaa fi nyaataa mana kana keessatti argamanii kan bakka kaaniin maaltu adda taasisa?

Manneen Citaa lafa baadiyaa baay'ee bareeddu keessaa mul'atan akkasumas Oomisha midhaanii fi biqiltoota magariisa dachee miidhagsanii jiran argaa jirra. Qilleensa baadiyaa daran hargansuu somba namaaf tolu kan qabdudha. Jireenya baadiyaa moo magaalaatu caalaatti namatti tola?

Kitaabni kun kitaaba asoosama afaan oromoo mata dureen isaa Guuboo Seenaa kan jedhamudha. Namni kitaaba kana barreesse maqaan isaa Beekan Gulummaa Irranaa nama jedhamudha. Kitaabni asoosamaa kun bara kam maxxanfame?

Dubartii fuula miidhagaa qabdu kan faaya addaa fi callee morma ishee jala naqattee jirtu. Rifeensa ishee filtee gara lamatti qooduun gara oliifi gadiitti dachaafattee jirti. Faayi aadaa adda ishee jala marattee jirtu maal jedhama?

Iddoo kanatti argaa kan jirru meeshaa guddaa konkolaataa halluu cuquliisaa qabu irra ta'aa jiruudha. Meeshaan kun mala ammayyaan yeroo gabaabaa keessatti simmintoo, cirrachaa fi dhagaa walitti maka. Maqaan meeshaa kanaa maal jedhama?

Kun meeshaa barnootaaf tajaajilu keessaa tokko yoo ta'u, gabatee gurraacha jedhama. Bifti isaa gurraacha waan ta'eef maqaan isaa akkas jedhame. Cina isaatiin boronqii adiin ittiin irratti barreessuuf tajaajilu kaa'amee jira. Gabateen gurraachi mana barnootaa keessatti tajaajila akkamii kenna?

Kitaabni kun kitaaba afaan oromoon barreeffame mata dureen isaa Maartiin Luuteer Kiing, Xiqqaa mul'atan qaba kan jedhudha. Namni kitaaba kana gara afaan oromootti hiike Baqqalaa Garbaa Daakkoo jedhama. Kitaabni kun hagam fudhatama qaba?

Iddoo kanatti kan argaa jirru suuraa ittoon gosa lama tokko diimaa fi kan biraan immoo waan kuduraalee ta'e biddeena duwwaatti naqamee jiruudha. Meeshaan gurraachi ittoo baatee cina nyaata kanaa jiru maal jedhama?

Mana hojii sibiila namoota dhuunfaa lamaa argina. Isaanis mana Hojii sibiilaa Darajjee fi Yirgaalem yoo ta'u, namootni kun waldaan hojjetu. Balballii fi meeshaaleen mana ijaarsa muraasa achitti argamu. Manni hojii akkasii isin bira ni jiraa?

Wanti as irratti arginu kun Jabanaa jedhama. Jabanaan meeshaalee mana keessatti itti fayyadamnu yoo ta'u, yeroo baay'ee buna itti danfisuuf fayyada. Akkasumas, biyyee suphee irraa hojjetama. Bunni jabanaa dhaan danfifamu maaliif adda ta'a?

Midhaan nyaataa tooraan miidhagee oyiruu qonnaa irraatti oomishamee jira. Midhaan kun yeroo ilaalamu halluu magariisaa kan qabu yeroo ta'uu gidduu isaa bo'oon ba'ee jira. bal'innii midhaan oyiruu kana irraa hectaara meeqa ta'aa?

Dubartoota lama yeroo isaan fuula isaaniitti dibata, dibatani kan jiran nutti agarsiisa. Akkuma kanallee dubartoonni kun baay'ee kan dibata kana dinqisiifacha jiran nutti agarsiisa. Akkuma kanalle bifti dibata kana akka, adii kan ta'edha. Maqaan dibata kana maal jedhama?

Oomishni midhaanii kan yeroo ammayyaa meeshaalee teekinooloojii kan bara kanaatiin fayyadamuun kanneen gaggeeffamanidha. Meeshaaleen kunis qonna dabalatee midhaan haamuu fi haga calleessanii manatti galchuutti hojjatu. Meeshaan midhaan calleessuuf fayyadamnu maalidhaa?

Paarkiilee adda addaa keessatti manneen boca garaagaraa qaban kan namoonni keessatti boqotanii fi waan barbaadan tokko keessaa argatan qophaa'anii jiru. Manneen paarkii bosonaa keessa jiran hedduun mana citaa fakkaatu. Isaan kun tajaajiloota akkamii kennuu?

Kun, mana amantaa Kiristaaba, Ortodooksii Tawaahidoo Itoophiyaa Aksuum Tsiyoon jedhamtuudha. Waldaan Kiristaanaa kun, umurii hedduu kan lakkoofsise yoo ta'u ,kaaba Itoophiyaa magaalaa Aksuumitti argama. Waldaan kun bara kam hundeeffame fi haala kamiin bara mootii hundaa'ee?

Dubartoota Oromoo uffata aadaa Arsii fi Harargeen faayamanii jiran, faaya mormaa kan callee irraa hojjetame naqatanii jiru. Aadaa keenya guddisuu keessatti gaheen shamarran Oromoo olaanaa ta'uu nu agarsiisa. Sochiin sirbaa Harargee keessatti beekamu maal jedhama?

Meeshaan kun ,meeshaa humna elektirikii kuusee bakka tokkoo bakka biraatti dabarsuuf fayyaduudha. Meeshaan kun, maqaan isaa tiraansfoormara kan jedhamu yoo ta'u, humna elektirikaa guddaa ta'e baata. Tiraansfoormarri ,nama eenyu jedhamuun jalqaba kalaqame?

Mana jireenyaa akkasumas bakkeewwan haalli qilleensaa isaa ho'aa kan ta'ee fi qilleensa mana keessaa sana akka qorru taasisuu fi teempireechara madaalamaan akka jiraatu kan taasisudha. Maqaan maashina kanaa maal jedhamaa?

Qullubbii adii fi qullubbii diimaa akkasumas timaaatimii daandii irra jiru argina. Qullubbiiwwan kun gurgurtaaf achi bahanii jiru. Dubartiin kuffiyyaa handaqii irraa dhahameeru immoo bituuf dhaabbattee jirti. Wantoota akkasii namoota akkamiitu gurgura?

Dargaggoota Karrayyuu kan rifeensa aadaa fi duudhaa isaaniitti miidhagsanii filatanii jiranidha. Karrayyuun hawaasa Oromoo tikfatee bultoota yoo ta'an, warra aadaa, duudhaa fi seenaa ofii qabatee har'a gahedha. Qubsumni lafaa uummata Oromoo Karrayyuu kallattii kamitti argama?

Daree barnootaa keessatti barattoota dubaraa musiliimaa mataa isaanitti shaashii hidhatanii ta'aa jiru. Barattoonni kunniin barreeffama waraqaa halluu adii qabu irratti barreessaa jiru. Mana barumsaa kana keessa barataan dhiiraa hin jirumoo akkamii?

Yeroo baay'ee ilbiisoota garaagaraa ittin balleessuuf kan gargaaramnu yemmuu ta'u, innis ilbiisoota akka goondaa, tafkii, bararoo, fi kanneen kana, fakkatan ittin balleessuudhaf mana keessatti kan itti fayyadamnudha. Kanaafuu Maqaan didiitii kana maal jedhamun beekama yookiin immoo maal jedhamun waamama?

Paarkiin kun, paarkii yaadannoo duultota Itoophiyaa Kooriyaati. Paarkiin kun, magaalaa finfinnee kutaa magaalaa gullalleetti kan argamu yoo ta'u, yadannoo lammiilee Itoophiyaa gara Kooriyaatti bara 1950 keessa duulaniif kan dhaabatee dha. Duultonni kun, sababa maaliif duulan?

Kun dhugaatii cuunfaa muduraa irraa qophaa'uudha. Muduraalee kanneen akka burtukaana, paappayyaa, maangoofi kanneen kana fakkaatan irraa qophaa'uu danda'a. Cuunfamee qodaa keessaa dhugamutti nam'ee minjaala irra kaa'amee jira. Cuunfaan kun faayidaa akkamii namaaf kennuu danda'a?

Amantaa musliimaa keessatti namni tokko danda'a taanaan haadha manaa tokkoo ol fuudhuun ni heeyyamama. Kanas kan heeyyamu macaafa amantaa musliimaa kan quraan jedhamudha. Yaada kana ni deeggarta moo ati ni mormitaa?

Biiroo Qunnamtii Odeeffannoo Oromiyaa Biiroon kun odeeffannoo dhimmoota garaa garaa irratti kan walitti qabudha. Odeeffannoo dhimmoota dinagdee, hawaasummaa, siyaasaa fi aadaa irratti xiyyeeffannaan kan hojjetudha. Biiroon kun odeeffannoo sirrii fi haqa qabeessa ta'an akkamitti adda baafata?

Daandiin bosona kana keessa qaxxaamuraa jiru balaa tiraafikiif ni saaxilama. Sababni isaas, daandii achi keessa marfatu waan qabuufidha. Nageenya konkolaachisaafis amansiisaa miti. Bosonni naannoo kee yoo jiraate, daandii keessa akka bahuuf ni eeyyamamaa?

Asxaan kun, asxaa mana murtii olaanaa mootummaa federalaawaa, demokiraatawaa fi rippaabilika Itoophiyaati. Asxaan kun ,haalluuwwan dudduubni isaa adii ta'ee fi cuquliisa irraa hojjatame akkasumas fakkiilee madaalaa fi kitaabaa of irraa qaba. Manni murtii federaalaa Itoophiyaa gulantaalee meeqa qaba?

Harar naannolee Itoophiyaa keessatti seenaa gaariin beekamtu dha. Magaalaan ishii gimbii jabaan kan ijaaramee jiru dha. Keessummoonni gara magaalittiitti yommuu seenan, simannaan ni ta'aafii. Namni gimbii jabaa kana irra jiru maqaan isaa eenyu?

Kunneen konkolaataawwan miila sadeefi doqdoqqeewwan hiriira galuun dhaabbatanii jiraniidha. Namni hojjetaa tiraafikaa ta'e tokko, uffata seeraa hojii isaatii uffatee konkolaataawwan kanneen dura dhaabbatee jira. Tiraafikiin kun konkolaachiftoota kanneenitti maal dubbachaa jira?

Kobbee bifa garaa garaa qaban argina. Kobbeewwan kun bifa adda addaa haa qabaatan iyyuu malee, guddinaan tokkodha. Baay'inni isaanii ja'adha. Kobbee akkasiitiin barreessuu ni jaalattaa? Maqaa kobbee kanaa himuu ni dandeessaa?

Meeshaaleen kunneen ,pilaastika irraa kan qopha'an yoo ta'an ,kuduraa fi muduraa garaa garaa akkasumas foon irratti muruuf fayyadu. Meeshaaleen kuunneen, haalluuwwan diimaa fi keelloo qabu. Kuduraalee fi muduraalee akka kamii faatu meeshaa kana irratti murama?

Qeerransi leencatti aanee bineensa hamaa bakkee jiraatudha. Foon kan sooratu bineensota biroo adamsee kan jiraatudha. Qeerransi bineensa dafee aaru dha. Adamoo irratti kan duuba hin deebine dha. Qeerransa ijaan argitee beektaa?

Suuraan kun kan inni bakka bu'u meeshaa ammayyaa uffata ittiin miiccuuf gargaaru dha. Meeshaan kun yeroo ammaa baayyinaan hojiirra oolaa kan jiru dha. Sababiin isaas yeroofi humna waan qusatuuf haala salphaan uffata miiccuuf gargaara. Meeshaa kana kan kalaqe eenyu dha?

Kitaaba mata dureen isaa "Ilaalcha Oromoo"jedhu. Barruu aadaa, seenaa fi amantaa Oromoo irratti barruu xiyyeeffatedha. Qola isaa irraa mallattoo Odaa fi alaabaa abbaa gadaa kan qabudha. Kitaabni tokko yaada dubbistootaa irratti dhiibbaa fiduu kan danda'u yoo maal ta'edha?

Manni murtii aadaa mana kan mana murtii abbootiin gadaa keessa taa'anii dhimmoota hawaasaa akkasumas himannaa gama nama dhuunfaatiin dhufe irratti murtee kan kennanidha. Naannoo keetti manni murtii aadaa halluu akkamii dibamaa?

Dhugaatin kun dhugaatii alkoolii maqaan isaa daadhii jedhamudha. Daadhiin kan inni irraa hojjetamu biqiltu geeshoo jedhamu, damma, biqilaa fi kanneen biroo walitti makuudhan kan hojjetamu yoo ta'u halluun isaa keelloodha. Faayidaan daadhii maalidha?

Waaqeffattoota amantaa Ortoodoksii kan meeshaa muuziqaan faarfachaa jiran argina. Hundi isaani meeshaa muuziqaa kana qabanii fi uffata aadaa alaabaa Itoophiyaa kan qabanidha. Ati dhaabbata amantaa kamiin hordofta? Kiraarri isiniif ni eeyyamamaa?

Namoonni as irratti argaman kun, namoota haalluu gogaa fuulaa adii fi gurraacha qaban, saalaan dhiiraa fi dubara, umuriin immoo daa'imaa hanga buleeyyitti yoo ta'an kolfanii fi gammadanii jiru. Namoonni kun, walitti dhufeenya akka kamii qabu?

Gaalli beeyilada manaa keessaa ishee tokko yoo taatu faayidaa hedduu dhala namaaf kan qabdudha. Faayidaa gaalaa keessa muraasni geejjibaaf madda nyaataa akkasumas madda galii ta'uun kan nama gargaartudha. Gaalli lafa akkamiitti horsiifamti?

Bishaan dhugaatii qulqullinni isaa mirkanaa'e, kan maqaan isaa kiyyaa jedhamudha. Bishaan kun albuudota gosa hedduu kan ofkeessaa qabu yoo ta'u, fayyaa namaaf daran barbaachisaadha. Dhukkubni bishaan dhugaatii qulqulluu fayyadamuu dhabuun nu qabuu danda'u maal jedhama?

Suuraan kun kan inni ibsu namoota hedduminaan hiriira ba'aa jirani dha. Akkuma suura kanarraa argamu namoonni kun harka isaanii mataan isaanii gararraatti wal jala qaxxaamursuun mormii agarsiisaa jiru. Namoonni kun maalif sagalee mormii dhageessisaa jiru ?

Namoonni kunneen uffata aadaa saba oromoo uffatanii tarree galanii deemaa jiru. Uffanni isaan uffatan halluu akka diimaa, adii fi gurraacha of keessaa qaba. Namoonni kunneen harka isaanitti bokkuu qabatanii jiru. Bokkuun oromoo biratti iddoo akkamii qaba?

Suuraan argamaa jiru kun asxaa Biiroo Dargaggootaafi ispoortii Oromiyaati. Asxaa kanarra halluu gosa sadii kan ta'e diimaa, magariisaa fi cuquliisa. Biiroon kun naannoo Oromiyaa keessaa godina eessaatti argama yeroo hamma kana